Ikibanza kiratiro gitumbereye neza neza mu gisagara ca gitega mu gace kagitanya cirateye igomwe cane kiragutse kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko hirya gato hari ibiti bishika ku munani birebere cane bitanga akayaga.

Umurimo w'ivyatsi bitotaye cane bisa n'urwatsi rutoto ugeretse ko umwambaro wa polo atwara agiye mu myimenyezo y'umupira w'amaboko, umwambaro ugizwe n'igapira n'ibutura bishabicafyeko ibiharuro mirongo ibiri na bine bigizwe n'amabara abiri ayera nasa nuburu.

umuhungu w'imfura wa kadoyi ari we petero afise inzu yubakishije amabuye kuva hasi gushiga hejuru hasi hashasheyo isima akaba afise abana babiri bavuye ku voma umwe yari yikoreye akabindi gasa n'umuhondo undi akabakure gasa n'umuhondo nyene.

Ikigo ndera bishishe mu kinyama neza neza m misagaha ca bujumbura akigizwe n'ibirasi umunani dorkira no tafareye hekuva hasi gushika hejuru muhande bw'ubwogero hasi harashapfuye cane bisamakoadahebukabagira isuku ha muntu n'umwe akihaba.

Ikigo nderabigisha co mu Kinindo mu ntara ya Bujumbura cubakishijwe 'amatafari ahiye kuvahasi gushika hejuru kirasharije cane gifise impome isize amabara yera rigiretse ko amasanamu y'ibikoko .Gifise intebe nziza zitukura n'iz'ubururu zitonze ku murongo.

Umunyeshure wo mu mwaka w'icumi na kabiri kw'ishure ryisumbuye rya Rumonge bariko barasubiramwo imyimenyerezo babonye kw'ishure. Imbere yiwe uhasanga ikaye irimwo ivyandiko, ikaramu y'igiti n'agakoresha mu guteranya ibiharuro.

Ishure ry'intango ritumbereye mu gace ka Nyabiraba muri komine Rwibaga mu ntara ya Burumbura, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Rifise imiryango n'amadirisha bisa n'ibara ry'ubururu. Ku mpome hakaba hasizeko ibara ry'umuhondo, indani, uhasanga akabati gateretseko ibitabo vyinshi.

Inzu yubura yitiriye Petero itumbereye nezaneza mu ntara ya Ngozi yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise impome zisizeko ibara ry'umuhondo amadirisha akoze mu cuma hasi haracafuye cane biboneka yuko batakihagirira isuku.

Inzu ifise imiryango umunani yubakije amatafari ahiye, kuvasi gushika hejuru ,isakaje Amabati asa n'urwatsi rutoto ,ifise amadirisha y'ivyuma, imbere hubatse ikibuga c'umupira w'amaboko, ciza cane, ku rundi ruhande umurima utewemwo amashurwe n'ivyasi bitotahaye cane.

Ikibuga c' umupira w'amaboko hasi hashashe amabuye asizeko amabara atandukanye: ayera, ayatukura n'ayasa n'ubururu. Gikikujwe n'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Hageretseko impapuro zicafyeko amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Ikibanza cagutse cane giteye igomwe, gitumbereye neza neza mu gisagara ca Ngozi ;kirimwo inzu yibakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru; impome zisize amabara yera amatara aguma yaka; imbere muri iyo usangayo ibikinisho vy'abana bitandukanye.

Ikigo nderabigisha gitumbereye neza neza ku Mutanga mu ntara ya Bujumbura .Cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasize ko amabara yera hejuru amatara aguma yaka akabatika geretse kane kari ko ibitabo vyanditswe n'abanditsi batandukanye.

Yohani arafise umwambaro w'impuzu mwiza cane, ugizwe n'agapira n'ibutura. Agapira kanditseko igiharuro mirongo ibiri na kane, ndetse n'ibutura ni uko nyene. Bigizwe n'amabara abiri, ay'ubururu n'ayera. Ukaba wanikiye mu vyatsi vyinshi bitotaye cane.

Hushure ijissumbure ijo ku mushagara neza neza musagara ca bujumbura ibirasiibitoshuja umatafari ahiye kuva si gushika hejuru imfise imiryango n'amadirisha bisize ibe aragirabura ku mome hariko ibe aragera intebe z'ibiti n'ameza bitonze biraba imbere ku rubaho.

Mu kigo ndera bigisha co ku Mutanga, neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, mu nzu yaho babika ibitabo, uhasanga ameza atatu ageretseko ibitabo vyirabura, bitukura, nibisa n'urwatsi rutoto vyanditswe n'abanditsi batandukanye.

Ku mungwa mukuru wa Bujumba neza neza mu Bwiza kw'ibarabara ry'umunani, mu nzu y'ububiko bw'ibitabo yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasizeko amabara yirabura ashariije n'amatara yera yaka rwose. Hasi hari intebe zitekeyemwo amapampa, zo kwicarako.

kw'ishure nderabigisha ryo mu kinama munzu ububiko bw'ibitabo uhasanga akabaati gakoze mucuma kageretse kane kapanzeko ibitabo vyanditswe n'abanditsi batandukanye bisize amabara y'ubwoko butandukanye ay'umuhondo ay'ubururu ayera n'ayandi menshi.

Kamariza umukobwa w'imfura m'umuryango kwa Mariko afise ikibanza ciza cagutse cubatsemo inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize ibara ry'umuhondo ku ruhome imbere muri iyo uhasanga intebe n'imeza igeretse ko itara.

Imfura yakabura ariyo petero simoni yiga mumwaka wa gatanu ifise amakaye agera kuri ndwi asize amabara menshi ayumuhondo ayatukura yasanubwatsi nay'ubururu imwimwe yose ayimuramo icirwa cisangije.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe ubumenyi ryigako abana bari hagati y'imyaka itanu na munani, bariko biga icirwa co guharura n'ico gusoma indome. Umwigisha yabazaniye igipapuro gishushanyijeko indome n'ibiharuro bisize amabara atandukanye.

Ngo aruka rwinshi rimwo abahungu n'abakobwa abato n'abakuzi rurikiye mu inshirahamwe gitwatamira wumve rufise inzu y'uburiro yobagire amatafari ahiye kuvasigushika hejuru impomezi siza amabara atandukanye asa n' urwa surubisi aratukura argeretseko amasan'amumeza cane.

Inzu nziza cane iteye igomwe yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru igeretse gatatu kumpome yasizeko amabara yera mbere uhasanga ibikinisho vy'abana bifise amabara atandukanye ayatukura ayubururu n'ayumuhondo hasi hakaba hashashe amabuye.

Ishure rya kaminuza gitiriwe ibiyaga binini tumbiye neza neza mu gasagara ca Bujumbura mu ijabe. Ryubakishije amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasize amabara atatu ayera, ay’umuhondo, n'asa n'ubururu. Ubwogero hari suku ryinshi.

Mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ryitiriwe Umuco, munzu y'ububiko bw'ibitabo hari akabati kubatse ku buhinga bwanone, kageretsemwo ibitabo vyinshi n'amakayi menshi, vyanditswe n'abanditsi batandukanye, bifise amabara menshi ayatukura ay'umuhondo nayasa n'urwatsi.

Ishure ryigisha ivyimyunga ritumbereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasizeko amabara yera nayu muhondo abanyeshuri bo mu mwaka w'umunani bariko biga ibigize imashini nyabwonko nibijana nayo.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe inyenyeri yo mu misozi ryo mu ntara ya Bujumbura ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise impome zisa n'umuhondo, uruhande rw'uburaro usangayo ibitanda vy'ivyuma, hasi hasize isima, bigeretse incuro zitatu.

Mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu gace ka musaga , kwibarabara ryindwi , inzu yububiko bw'ibitabo, yubakishi ij'amatafar' ahiye kuva hasi gushika hejuru . ku mpome hasize ibara ryera iritukura n'irisa n'ubururu. Hariyo ibitabo bitandukanye vyanditswe n'abanditsi benshi cane.

Ikirasi c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, indani hateye igomwe cane. Ku mpome hasize amabara agomba kwera, indani intebe z'ibiti n'ameza bitonze umurongo biraba imbere. Ku mpome hateyeko ibipapuro vy'amabara menshi.

ikibanza ciza cane cubakije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru gisakaje amabati ku mame hasize ko amabara y'umuhondo urabiye mwidirisha urabona ibiti bitotahaye birebire bigizwe n'amashurwe n'ibindi.

Ikibanza co kwinezereza cagutse kiri mu ntara ya Bujumbura, camenyekanye cane mu vyo kuryohera abana, gifise imvuma nyinshi zisa num'umuhondo, n'izitukura, ku rundi ruhande hasi hateye ivyatsi vyinshi n'ibiti birebere bitotahaye, bikikujwe n'inzu zubakakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gishika hejuru.

Kaminuza nkuru y'i Bujumbura itumbereye neza neza mu gace ka Mutanga yubatse ku buhinga bwa none. Ifise impome zisize amabara yera hejuru haboheyeko amatara. Imbere usangayo intebe z'ibiti n'ameza y'ibiti atonze imbere.

mu mwaka wa mbere wo kw,isushure ry'intango rya rumonge muri komine buhumuza bariko biga icirwa cugushushanya umwana muri bo yitwa kabura yazanye agasaho karimwo amakaramu y'ibiti yo gushushanya agizwe n'amabara menshi ayo umuhondo ayatukura ayirabura n'ay ubururu

Mw'ishure ry'intango rya kiprogamu intara ya gitega impome zubakishijwe n'amatafari ahiye kupasi gushika hejuru intebe n'ameza bikozwe mu giti tonze umurongo biraba imbere impome zisize ibaragera hageretse ko impapuro zisize amabara menshi atandukanye.

Inzu y'amanama itumbereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, mu gace ka Rohero, igizwe n'ivyumba bitanu. Yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, impome zisize amabara asa n'umuhondo. Mu gace k'ubwogero harasukuye cane, bahakorera isuku.

inzu y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku ruhome hasize ibara ryera, intebe z'ibiti ziri munsi y'ameza ageretseko ibiyo, ifise akabati kageretsemwo ibikinisho vyinshi bisize amabara atandukanye ayatukura, ayera, n'ay'urwatsi rutoto.

Umuga mukuru wagitega neza neza mu gace ka shatanya hari ikibanza gitegomwe cagutse cane kirimwo ikibuga c'umupira w'amaguru kurundi ruhande amabuye ashashe hasi arimwo utuna ngo tweragurika hirya gato hari ibiti birebire.

Inzu y'amanama iri mu gisagara ca Bujumbura ,neza neza mu kinama ,kw'ibabara rya gatandatu ,yubakije n'amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, impome zisize amabara yera ,hejuru haboheyeko amatara agera kundwi ,hasi hari intebe z'ibiti zitonze umurongo.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kinama, bariko biga icigwa c'ugusoma indome, intebe z'ibiti zitonze ku murongo, imbere ku kibaho cirabura hariko ivyandiko vyandikishije ibara ryera, impome zisize amabara yera, n'ibindi vyandiko ku ruhande.

Inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise impome zisize amabara abiri ayirabura na yera hasi hashashe amabuye ifise n'ingazi zitatu zikikujwe n'ishamba ririmwo ibiti vyinshi bitotahaye birebire.

Inzu igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati iriko uturongo tweragurika twikama n'utuduga imbere wasanga ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse ku buhinga bwa none kurundi ruhande hari umurimo w'ivyatsi.

Mu ntara ya Buhumuza, neza na neza muri komine Rwibaga, ishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasizeko amabara yera, hejuru ikaba isakaje amategura. Intebe z'ibiti indani n'amameza, bitonze biraba imbere.

Ikibanza kininiya cane gitumbereye neza na neza mu gisagara ca ngozi mu gace kashatanya cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, uruhande bw'ubwogero uhasanga imiryango itukura n'amabuye bise yuko yaheze hasi haracafuye cane nta suku rihakoregwa.

Ikibanza ciza cane cagutse kirimwo amazu y'amahaniro yubakije amatafari ahiye kuva hazi gushuka hejuru impome zisize ibara ryera hejuru amatara ate y'igomwe aguma yaka hasi yashashe amabuye harimwo intebe n'ameza vy'ibiti nakabati kageretsemwo ibitabo vyinshi

Ikibanza ciratiro giteye igomwe gitumbereye neza na neza mu kinindo mu gace ka kabondo kirimwo inzu igeretse incuro zitanu zubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hariko ibiyo n'impome zisa n'umuhondo imbere hateye ivyatsi vyinshi n'amashugwe.

Ishure rya kaminuza nkuru iri ku Mutanga neza neza mu gisagara ca Bujumbura. Ifise inzu y'ububiko bw'ibitabo isharije cane. Yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, indani uhasanga ububati bugeretse incuro nyinshi, burimwo ibitabo vyanditswe n'abanditsi benshi.

Abanyeshuri benshi cane harimwo abahungu n'abakobwa wo kwishoya igisumbu rigitirwe umwerandamariya bahuriye hame ku kibuga c'umupira w'amaboko mushirwa c'ukwinonora imitsi bambaye impuzu nyinshi zitandukanye z'amabara menshi ayirabura ayarwatsi irubisi n'a yandi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kiprogamu nzu b'ibiko bw'ibitabo intebe zitatu n'imeza zisize irang igera zikikujwe n'ububati bubiri burimwo ibitabo byanditswe n'abanditsi batandukanye ku mpume hasize ibara gera ifise ibiyo hejuru amatara ariko araka.

Ico igisumbure ryamusaga mu ntara ya bujumbura rifise ikibuga c'umupira mwoko cubasi kubinga bwanone hasi hasheshe imbaho ririko amabara menshi ayo umuhondo aratukura a sa n'ubururu hejuru hariko hakamatara ubona yuko umuco uza uri mwinshi.

Ishenderabigisha ryo muijenda muntarabujumbura ryubakishijwe n'amatafari ayiyekvasigushika hejuru kumame hasizeko amabara abiri igera n'i ryoumuhondo amatara arikaraka musi intebe zibajo mu giti zitonze ku murongo, kandi zigeretseko impapuro.

ku ishoy ry'indi ayabigisha rihererere neza neza kumusaga kwibarabara rya kane munzi ububiko bw'ibitabo akaba ati kabajwe mu giti kageretse kane karimo ibitabo bipanze by'ubwoko bwinshi isize n'amarangi atandukanye ayera ayatra ayirabura na yandi

Ku mutumba mumba muri komine karusi mu ntara ya butanyerera mufera ya kabura ihafise itongo ryiza cane biteyemo ivyatsi bitotaye n'amashugwe y'ubwoko bwinshi kurundi ruhande hari igiti civoka camye cane hakikujwe n'ibiti vyinshi.

Inzu ry'ububiko bw'ibitabo byo kubibondera bigisha co kumutanga muntara bujumbura yibajije amatafari ayheguva hazi gushiga ahejuru rigiza impome zisa n'umuhondo byuzuyemo ibitabo by'abayanditse benshi bisize amabara menshi aratukura ayirabura ari umuhondo ayera.

Ikigo nderabigisha co ku mutanga neza neza mu ntara ya bujumbura munzu kaburana ubwenge. Hubakishije amatafari ahihe kuva gushika hejuru ku mpome hariko impapuro nyinshi zisisize amabara atandukanye aratukura asanurwatsi indani hashejeho intebe ku murongo.

Kw'ishure ryisumbuye ritumbereye neza na neza murumonge mu ntara ya buhumuza, mu mwaka w'icumi na kabiri bariko bariga ibiharuro imbere umwigisha ariko arasigura, yandika k'urubaho ,abanyeshure baricaye ,imbere hariho amakaye ashasheho arimwo ivyandiko.

Ikibanza cagutse cane giteyemwo ubwatsi butotohaye cane busa n'ubwatsi butoto, n'amashugwe maremare, amazu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, asakaje amabati afise amabara atandukanye ayera, ayatukura, kurundi ruhande hari igiti kirekire.

Icuma kirekire cirabura gisigishijwe ibara ryirabura hejuru hariko ikiyo bigeretse ko uruzingo rutukura ruhambiriye ko urusenga rw'ibara ryera kurundi ruhande hariko ivyandiko bigize amabara atukura na yirabura.

Kw'ishure rikuru rya Gitega mu bubiko bw'ibitabo wasanga akabati kageretse gatatu karimwo amakaye ibitabo bisize amabara atandukanye, ayasa n'urwatsi rubisi, ayatukura, ayasa n'umuhondo n'ayandi.

Abanyishuri benshi harimwo abahungu n'abakobwa bambaye impuzu z'amabara atandukanye ayera ayoubururu abasa n'urwatsibitoto n'ayo umuhondo barika k ikibuwa c'umupira w'amaboko gikikujwe n'imisederi n'ibiti birebire cane.

Kw'ishure rya Musaga ya mbere mu cumba c'ububiko bw'ibitabo hari akabati kageretse kabiri karimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye bisize amabara menshi ayatukura ayera ayubururu n'ayandi, hari imeza hejuru hariko ikaramu y'igiti n'ikaye yanditsemwo ivyandiko.

Urupapuro, ruriko ibicapo bitandukanye: amakaye, ishakoshi, udusongozo, amakaramu y'igiti, vy'ugusiga, n'amakaramu; bikaba bisize amabara atandukanye; ayatukura, ay'umuhondo, ay'ubururu, ndetse n'ayirabura.

Inzu hasi hashashe amabuye ifise impome zubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise imiryango ibiri yicuma isize ibara ryera, hejuru hariko impapuro zanditseko ivyandiko bifise ibara ryirabura.

Abantu bariko bakina umupira w'amaboko ku kibuga co mu Kanyosha, bambaye impuzu z'amabara atandukanye. Ku rundi ruhande hari ibiti n'amashure yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kukibuga c'umupira w'amaboko co Kumutanga mu ntara ya Bujumbura, hasi hasize ibara ry'ubururu n'iryirabura, n'uturongo twera dukitse tumanuka, hirya gato uhasanga ishamba ritotahaye ririmw'ibiti birebire.

Kw'ishoro ry'igitega intebe n'ameza bateigome impome zisigishijwe n'ibara ryera bigeretse ko ibicapo bisigijwe n'amabara menshi ayoubururu a sa n'urwa sirubisi n'ayo umuhondo amatara hejuru arikaraka.

Amazuyibakishije amatafari ahiye kufasigushika hejuru ku mpome hasize uturongo twera dukitse no tumanuka imbere hateye ivyatsi bisa n'urwatsi bitoto bitotahaye hirya gato hari ibiti.

Kw'ishire nderabigisha ryo mu kinama mu ntara Bujumbura umuco mwishi w'izuba urasira ku mpome z'igorofa zisize amabara atandukanye ayera n'ayatukura imiryango isize ibaragera kurundi ruhande uhasanga ibiti birebere cane bitotahaye.

Ishure ryisumbuye rya kinama ,impome zubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru , intebe n'ameza bitonze ku murongo ,imbere hari urupapuro rwera runiniya ruriko ivyandiko bitukura hejuru hasakaje amabati.

Mu kibanza c'ubwihero co kishiri igikuru rya ngozi mu ntara y'abuhumuza uhasanga impome zubakijwe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru zisigishijwe ib araryera ahandi ry'ubururu, ku miryango uhasanga ibicapo vy'abagabo ahandi vy'abagore.

Inyubako yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,ku mpome hasizeko ibara ryera hasi harimwo uturongo twirabura imbere hari agakoresho bakoresha mu kwandikako kariko imirongo yirabura igakikuje n'urupapuro hagati.

ku kibuga c'ukwinezereza ciza gishajije cane co mu kabondo muri komine mukaza hasi hasize amabara atandukanye ayasa n'ubururu ayasa n'urwatsi nayatukura hari ibivuma vyinshi bishajije cane

Kw'ishuri nderabigisha ryo ku Mutanga riri mu ntara ya Bujumbura mu kigo c'ubushakashatsi uhasanga imashini nyabwonko yakije hariko ivyandiko, ku rundi ruhande hari ibikoresho vyaka amabara atandukanye asa n'urwatsi, ayatukura, ndetse n'ayasa n'umuhondo.

Abana babiri bambaye impuzu zirimwo amabara atukura nayirabura kumwe muri bo afise umupira wa mirimwe ubangishije utumwanyi y'imigozi ntirya gato hari ivyatsi vyinshi bitotahye bisa n'urwatsi rubisi.

Kw'ishure rya kaminuza nkuru y'i Bujumbara itumbeye neza neza mu gisagara ca Bujumbara mu gace ka Mutanga, mu nzu y'ubushakashatsi, uhasanga umukobwa yambaye impuzu yera, udufuka amaboko, udufuka amaso, ariko yandika neza kw'ikaye. Urundi ruhande imashini nyabwonko yakije.

Kw'ivuriro rikuru ryitiriwe umweranda Bikiramariya, riri k'umutumba wa jenda muri komine rwibaga, abagabo batatu biboneka yuko umwe ari muganga yambaye igitambara cera, bahagaze imbere y'ububiko bw'imiti, babiri bararwaye uwundi n'umuganga.

Ikigo cigisha ivyo ubuvuzi gitumbereye neza neza mu ntara ya Gitega ku mutumba wa Mwumba, cubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hariko imirongo yeragurika iduga imanuka. Abanyeshuri umwe yambaye umwambaro wera, n'uwundi yambaye umwambaro wirabura, bariko bariga cane.

Kw'ishure ry'imyuga ryitiriwe umutabazi ritumbereye neza kumusaga ha ruguru y'isengero mu mwaka w'icumi na gatatu bariko biga ibijanye no kubaka imodoka imbere k'ibaho handitseho iyandiko abanyeshure bariko barakurikira cane.

Ivuriro rikuru ryitirewe umweranda bikira mariya riri ku mu tumba wa jenda comine Rwibaga intara ya Bujumbura, ryubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku manwa hasizeko utubara twirabura bifise umuryango n'amadisha bisize ibara ryera, imbere hahagaze abagabo batatu umwe muribo yambaye umwambaro wera.

Inzu yo gukoreramo amanama iyo muri komine Mwumba nezaneza mu ntara Gitega rikaba igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome no hejuru hasize ibara ryera ryera. Indani uhasanga intebe n'ameza bitonze ku murongo bikoze ku buhinga bwa none.

Ukigo ndera bigicocitiriwe ukwikugira gitumeye neza neza mu ntara yagitega mu gace ka shatanya cubakije amatafari ahihe guvasi gushika hejuru mu nzu ububiko bw'ibirahuri hariyo ububati bubitseyo hasi hashashe amabuye hejuru amatara arikaraka.

Ku kigo ndera abigisha citiwe umwiranda yohani cubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru inkome zisize amabara yera mu bubiko bw'ibikoresho abanyeshuri batatu bambaye umwambaro wera bareko basubiramwo ityumigisha yaberetse.

Inzu yagenewe ivyy'amanama iherereye neza neza mu gisagara ca bujumbura mu gace ka rohero kw'ibarabara ry'indwi ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikaba igeretse incuro zitatu imbere uhaasanga intebe z'ibiti n'ameza itonze ziraba imbere.

Mu kigo ndera bigisha co kumutanga neza neza muntara ya bujumbura mu nzu y'ubushakashatsi turasanga umwana w'umukobwa yambaye amarori yo kwikingira, ikanzu yera n'ibifuka intoki ariko yandika kw'ikaye ivyandiko vyinshi imbere yiwe hari imashini nyabwonko.

Mu kigo c'ubushakashatsi mu vyerekeye amagara y'abantu, abantu bambaye umwambaro wera, n'ibifuka amaboko. Umwe muri bo yambaye igitambara gitukura ku mutwe, iruhande hari ibikoresho n'impapuro zo kwandikako.

Kw'ishure nkuru Nderabigisha rya Ngozi, mu nzu y'ubushakashatsi, hari abanyeshuri batatu bambaye umwambaro wera, bar'imbere y'imeza ishasheko amakaye n'icuma gihagaze kibosheko umugozi muremure.

mu kigonderabigisha cho kumutanga mu ntara ya gucumbura mu kibanza cy'ubushakashatsi abanyeshuri batatu bambaye impuzu zera n'udufuka intoki babiri muri bo bambaye ibitambara mumutwe kimwe gitukura ikindi gisa n'ubururu hasi hasize ibaragera

Kw'ishuro ryisumbuye ryiza rya Musaga riri mu ntara ya Bujumbura mu kibanza c'ubushakashatsi, abanyeshuri bambaye umwambaro wera, ku ruhome hasigishije ibara ryera. Ucishije mw'idirisha urabona ibiti. Ku rundi ruhande hari igipapuro kimanuka kiriko amabara y'umuhondo nay'ubururu.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo itumbereye neza na neza ku mutumba wa Mwumba, muri komine Rumonge, yubakishje amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. ku mpome hasizeko ibara ryera, hejuru amatara ariko araka. Hagizwe n'ububati bugeretse incuro zine zine, burimwo ibitabo n'amakaye bitandukanye.

Kw'ishure ryisumbuye rya Rwibaga mu ntaya Bujumbura neza neza mu gacimbiri ka Jenda, mu nzu y'umuyobozi harimwo akabati kageretse incuro zitatu. Gasize ibara ryirabura kakaba gakozwe mu vyuma. Kageretseko amakaye, ibitabo vy'amabara menshi.

Ishure ry'indirarrigisha ritumbiye neza neza kumutanga munt ari agujumbura yubaheje amatapfari ahekuva hasi gushika hejuru rifise impame zera hasi hashashe amabuye yera ndan hasanga ububiko bw'ibitabo buri mu kabati gafise ibara ryera.

Mu gisagara ca Bujumbura neza neza mu Kinama inzuba basomeramo ibitabo yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Hasi hashashe isima indani uhasanga ububati bubiri bugeretse kane kane burimwo ibitabo vy'amabara menshi aratukura ayugwatsi ku mpome hariko ibicapo.

Inzu y'umuyobozi yo kwishure ndera vyigisha ryo kumusaga mu ntara ya bujumbura vyubakishijwe n'amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru impome zisizeko amabara yera nay'ubururu wasanga akabati kageretse kane karimwo ibitabo vy'amabara menshi birimwo impapuro z'umwidondoro w'abanyeshure.

Inyubako nziza cane itegumwe ibase mu matafari ahiye kuva si gushika hejuru isize ku mpome iba ararera ikaba fise ibiyo n'amadirisha y'ivyuma indani uhasanga akaba ati karimwo amakaye asanzaje cane.

Ishure ry'isumbuye ryo muri komine mu ntara ya rumonge neza neza haruguru yivyo biti uravyitikira nawe rigizwe n'amashure agera ku munani yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru indani hariyo ububati bwese ko ibitabo vy'amabara atandukanye.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kivoga mu ntara ya Bujumbura, mu bubiko bw'ibitabo, hari akabati kageretse kane, kariko ibitabo n'amakaye vy'ubwoko butandukanye, bisize amabara atandukanye, ayera, ayirabura n'ayandi.

Kw' ishuri ritoya rya kinindo mu cumba c'ububiko bw'ibitabo, akabati ka geretse gatatu, gasize Amabara Atukura, karimwo ibitabo n'amakayi y'ubwoko bwinshi, bisize Amabara atandukanye ,ay' ubururu ,ayera ayatukura ,ay'umuhondo nayu rwatsi rubisi.

Umwambaro w'impuzu wa Kamariza ugizwe n'agapira k'amaboko magufiya ariko igifungo mw'izosi hamwe n'ibutura ifise amabara atandukanye: ay'ubururu, ayirabura, ayera ukaba umanitse ku mugozi imbere y'inzu yabo.

Umutumbar umongemunar bitenyerera kabura afiseyo ikibanza cyiza cyane giteye igomwe cyagutse hateyemo ibyatsi ku bindi ruhande ibivuma bitatu ifise amabara atandukanye ay umuhondo na yosa n'ubururu nkijagato inzu nyinshi ziteye igomwe.

Umwana muto, ari hagati y'imyaka umunani na cumi n'ibiri, yambaye umwambaro w'ishure hejuru wera, hasi wirabura, ariko aca iruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya gato hari ibikinisho vy'abana vy'amabara menshi.

ku mugwa mukuru w'igitega mu gace kashatanya uhasanga ikibanza c'umwana w'imfura ya kadoyi c'ukwinezereza hajamwo abana batoya harimwo ibivuma vy'ubwoko bwinshi bisize amabara ayo umuhondo ayatukura ayasa n'ugwatsi rubisi n'ayasa n'ubururu

Igitambara cera kigeretse ko urupapuro handitse ko indome ibiharuro n'ibindi bishushanyo bisize amabara atandukanye nk'ayasa n'urwatsi rubisi atukura y'umuhondo y'ubururu n'ayandi menshi. Hari n'ibikoko bicafyeko.

Kw'ishure ritoya rya Kinama, mu nzu yo kwinezereza hari ibivuma n'ibikinisho vy'ubwoko bwinshi bisize amabara atandukanye. ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'ubururu n' ayandi mabara. Hejuru amatara ariko araka.

Igitambara ashera kigeretseko ikaye y'ukwandikamwo ifise amabara yera na yirabura hamwe n'ibikoresho bakoresha mu gushushanya ifise amabara atandukanye aratukura asa n'urwatsirw'isi asa n'umuhondo nandi menshi.

Ishuri ry'intango ryitiremera nk'abandi ritumbereye neza na neza mu Kinindo rifise amazu yubakishije amatafari ahiye kuvas hasi gushika hejuru. Abanyeshuri b'umwaka wa mbere bariko biga iciga co gushushanya. Imbere Ku kibaho uhasanga urupapuro ruriko ibishushanyo.

Ku gacimbiri mwumba ku mutumba wa rumonge mu ntara buhumuza ifura ya kabura ihafise ikibanza cubatsemwo inzu y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpande hasize ibara ry'ubururu n'iryera hasi hashashe amabuye kurundi ruhande hari umurima w'ivyatsi.

Umukobwa agira akatatu mu muryango wo kwa yohana afise ikibanza kinini iya giherereye mu kabezi cubatsemwo inzu y'amatafari ahiye kuva gushika hejuru isakaje n'amabati imbere y'ubwugamo hateye umurima muniniya uri mumashugwe y'ubwoko bwinshi burebure.

Ikibanza cagutse cane kiri mu ntara ya bujumbura kirimwo inzu igeretse incuro zitatu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ingazi ziduga kw'igorofa ya mbere zikikujwe n'ivyuma. Ku mpome hasizeko ibara ryera kurundi ruhande hari ibiti birebere cane bitotahaye.

Abana ba Kabura harimwo umuhungu n'umukobwa, yarabaguriye imyambaro y'ishure. Harimwo ikoti, ipantaro ikaruvati, ijipo. Zisize amabara atandukanye ayatukura, ayirabura n'ayera. Zirahimbaye.

Kabura umuhungu agira gatatu mu muryango w'abana icenda kwa petero afise ikibanza cagutse cane mu ntara ya rumonge cubatsemwo inzu ifise amatafari ahiye kuva asi gushika hejuru isakaye amabati, kurundi ruhande hateye ibiti birebeye cane bitotahaye.

Kw'ishure ya kaminuza nkuru yitiriwe ibiyaga binini itumbereye neza na neza mu kigobe mugisagara ca bujumbura, igeretse gatatu, ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, k'uruhome hasizeko utubara twera tuduga tumanuka, hakikujwe n'umurima uteyemwo ivyatsi bitotahaye cane.

Ku ishure ry'intango ryo ku mutumba wa kabezi muntara ya Bujumbura mu mwaka wa kane abanyeshure bariko biga ibihimba vy'umuntu bicaye ku ntebe z'ibiti batonze umurongo baraba imbere kurubaho hashapye ko umuntu n'umwigisha ariko arabasigurira.

Kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira ritumbereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura mu gace ka bwiza, abanyeshuri biga mu gisata c'indimi muwi cumi na kabiri bariko biga icigwa c'ikirundi bicaye ku ntebe bariko bararaba imbere ivyo umwigisha yanditse kurubaho.

Umuhari w'abavuze b'ingoma ari bo bita abatimbo ufise ikibondoki nira ca guse kimwe ntaragujumbura kirimwo inzu igeretse kabiri yubatswe n'amatafari aheguva asi gushika hejuru ikaba isakaje amabati ifise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu.

Kw'ishure ry'ubushakashatsi ritumbereye mukinama mu ntara bujumbura ,mu mwaka w'icumi na kabiri ,abanyeshuri bariko biga ibihimba bigize imashini nyabwonko, umwigisha yamanitse urupapuro rucafyeko ibishushanyo vy'imashini ,imbere ku ruhome rusize ibara ryera.

Ishure ryisumbuye rytirwe umuce weri kumutumba wa majombe muri komine rwibaga rifise ikibanza kininiya cagutse imbere hateye ivyatsi ku rundi ruhande amashuri agera kuri atandatu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati atukura.

Ishure ry'isumbuye ryitiriwe umuco ryo murumonge rigizwe n'ibirasi bigera ku munani vyubakishijwe mu matafari ayihe kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasizeko ibara ry'umuhondo ifise amadirisha n'imiryango bifise ibara ry'ubururu imbere uhasanga ubwatsi butotahaye.

Umuhungu w'imfura wa Kabura, ariwe bita Simoni, afise ikibanza kininiya cane cagutse gitumbereye neza na neza ku mutumba wa Rumonge, kirimwo ibirasi bitandatu cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, imbere urahabona impene iriko irarisha.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane ,hasi hashashe amabuye ,harimwo abagabo batatu bambaye dupira twirabura, bariko bararengana, hakikujwe n'ibirasi Vy'amashuri ,bigera ku munani vyubakishijwe Amatafari ahiye , Kuva hasi gushika hejuru ,urundi ruhande igiti kirekire gitotahaye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize Ku mpome n'amabara abiri atandukanye, asa n'umuhondo hamwe n'iryera. Bifise amadirisha n'imiryango, bisize ibara ry'ubururu. Imbere y'aho, hateye ivyatsi vyinshi bitotahaye.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umutabazi ku mutumba wa Mugamba neza neza muri komine Matana, ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasize ibara ryera. Rigizwe n'intebe z'ibiti zitonze umurongo ziraba imbere. Inyuma ku kibaho hariko ivyandiko vyera.

kadoyi umwana agira kane mu muryango w'abana umunani afise ikibanta cyagutse cyane kirimo inzu zibiri zubakisije amatavari ahiye kuvasi gushiga hejuru zisakaje amabati imbere uhasanga imirima y'ibitoki n'ibiti birebere cyane

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umuco, ritumbereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga kw'ibarabara rya kane, abanyeshure bo mu wagatanu bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu. Imbere uhasanga intebe, iriko agacamurongo hejuru.

Inzu y'uburaro itumbereye neza neza ku Musaga kwibarabara rya mbere mu ntara ya Bujumbura, yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasizeko amabara atandukanye, ay'umuhondo, ayera ay' utubara dutukura hasi, ifise amadirisha n'imiryango ifise ibara ry'ubururu.

Umuhungu w'imfura wa Kabura ariwe petero, afise ikibanza cagutse cane giherereye neza neza mu Ruziba muri komine ya Rumonge. Imbere giteyemwo ivyatsi, gishashemwo n'umusenyi. K'urundi ruhande, har'inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ubona neza ko itaraheza kwubakwa.

Ibirasi vyo kwishuye igisumbuye rya kivoga intara ya Muramvya vyubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku nkome hasize ko amabara abiri ayo rwatsi rutoto n'ayo umuhondo hasi hashashe amabuye hirya gato hateye ibyatsi birebire n'ibiti birebire bitotaye cane.

Ishuye ry'isumbuye ryo mu rumonge neza na neza mu gisagara hagati haruguru y'isoko ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasizeko ibara ry'umuhondo n'amadirisha y'ubururu hasi hasize isima n'akabati kageretse gatatu karimwo amakaye.

Mu kibanza ciza giherereye neza na neza mu kanyosha kw'ibarabara ry'indwi harimo inzu zibiri zubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushiga hejuru imwe murizo isize ku ruhome ibara ryera hasi hakaba hashashe amabuye nyuma yazo uhasanga ibiti birebire vyinshi bitotahaye.

Kumurwa mukuru wisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kinanira kw'ibarabara rya cumi na gatandatu, mwibarabara hasheshemwo amabuye hasi. Ku rundi ruhande umurima uteyemwo ivyatsi vyinshi hejuru hahagazemwo imodoka hakikijwe n'amabuye n'amatafari maremare.

kibanza chiza cyane kirimwo ibirasti by'ishure bigera ku munani kibakije amatafari ahiye guva asi gushika hejuru misakaje amabati atukura n'ay'ubururu ku mume hariko ibara ry'umuhondo ifise amadisha n'amaryango y'ivyumaI.

Ikibanza cize cane cagutse giherereye neza neza mu kiranira ku ibarabara rya cumi cubatsemo ikibuga c'umupira w'amaboko kihujwe n'amashuri agera ku munani yubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru afise imiryango n'amadirisha asa n'ubururu akaba asakaje amabati.

Ikirasi co kw'ishure ryisumbuye rya Mutanga mu ntara ya Bujumbura, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ifise impome zisizeko amabara yera, imiryango n'ivyuma, n'amadirisha nuko nyene, intebe zitonze imbere.

Ikibuga c'umupira w'amaboko hasi hashashe amabuye harimwo uturongo tweragurika gikikujwe n'amashuri agera k'umunani yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru akaba asakaje amabati urundi ruhande igiti kirekire gifise ubwugamo.

Kw'ishure ryisumbuye ritumbereye ku mutumba wa Mugamba mu ntara ya Gitega, ku ruhande rw'inzu y'uburaro inzu zitatu zubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru zisakaje amategura, hasi hari ikibuga c'umupira w'amaboko gishashemwo ivyo kuryamako, n'abantu ku ruhande.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mera nk'abandi ritumbereye neza na neza ku mutumba wa Rumonge mu ntara ya Butanyerera, mu nzu y'umuyobozi hari intebe, ameza, n'akabati kageretseko impapuro, ibitabo, amakaramu, n'amakaye yanditseko ivyandiko vyinshi.

Inzu y'amanama itumbeye neza neza kumutumba mumba muntu yaragitega yubakije amatafari ahiye guvasi gushika hejuru ifise impome zisize amabara y'umuhondo n'ayatukura amadirisha n'imiryango biratukura imbere mu murima hateye ivyatsi vyinshi n'amashurwe.

Kw'ishure ry'uburaro ritumbereye neza na neza mugisagara ca Gitega muri komine Shatanya, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, iruhande rw'uburaro mugikoni, hubatse k'ubuhinga buteye imbere, iziko rimwerimwe, rifise umuringoti usohokana umwotsi waryo.

Kuri kaminuza yo burundi neza neza mu gisagaha cangozi mu gisaza cy'ubuvuzi kubakirye mumatafari ahiye guvazigushyiga hejuru impome zisize ibara ry'umuhondo intebe n'ameza y'ibiti bitonze umurongo biraba imbere ku mpome hariko ivyandiko vyinshi bitandukanye.

Ishure ry'intango ryitiriwe Burikukiye ritumeye neza neza ku Musaga kw'ibaraba rya kane ryubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise amabati atukura rikikujwe n'urugo rw'amabuye rusize ibara ryera hariko n'ivyandiko vy'ubururu n'ibitukura nivyirabura.

Ishure ry'intango ryo muri komine bukirasazi mu ntara ya Gitega ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasizeko utubara tweragurika tumanuka rikaba risakajwe n'amabati imbere ku ruhome hageretseko impapuro zishushanijeko ibicapo vy'amabara atandukanye.

Ikibanza cagutse cane kiri k'umutumba wa Rumonge hasi hateye umurima w'ivyatsi kandi i ruhande hasheshe amabuye hagati na hagati hari ubwugamo busakaje amabati hakikujwe n'inzu y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize amabara yera.

Ishure ry'inyunga ryitiriwekora nawe ritumbeye neza neza mu gisagara ca wujumbra mwijure kurabara rya gatatu ryubakisije amatafari ayiye kuva asi gushika hejuru hasi hakabasashe isima rifise intebe ry'ibiti n'imeza ndende cane nziza zigira seko amakaye.

Ku ishure ry'intango ryitiriwe kwikukira ritumbereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura mu bwiza kwi barabara rya kane. Abanyeshuri b'umwaka wa gatatu a bararyohewe cane bariko barakina bambaye umwambaro w'impuzu zera hasi zirabura bakikujwe n'ibiti birebire.

Kw ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha kw'ibarabara ry'indwi neza neza haruguru y'isoko abanyeshuri b'umwaka w'umunani bariko bakora ikibazo c'ibiharuro bicaye ku ntebe z'ibiti bicaye baraba imbere umwigisha ariko arabasomera ikibazo ibindi vyanditse ku rubaho.

Kw'isho ryisumbuye ryo mu kivuga mu ntaragitega abanyenshure mu maka mensi umuna kabiri bariko basiguranira ibiharuro benshi muri bo bambaye impuzu zirimwo amabara yirabura bafise n'umushatsi mwinshi bicaye ku ntewe z'ibiti bicaye baraba imbere akobakikirana umwigisha.

Ishure ryitiriwe ukwikukira riherereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura, hagati yigeretse gatatu ryubakishije amatafari ahiye guva hasi gushika hejuru, rifise imiryango isa n'ubururu n'amabati atukura kurundi ruhande hari ibiti vyinshi cane bitotahaye.

Ishure ry'intango ritumbeye neza neza mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinindo kw'ibarabara ry'umunani, bakurikirana ivyirwa mu rurimi rw'i gifaransa, rigeretse incuro zibiri, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise imirongo yera ku mpome, urabiye imbere urabona ivyandiko vyirabura n'ibisa n'ubururu.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, gisakaja amabati. Gifise amadirisha agera ku munani akoze mu cuma. imbere uhasanga ivyasi vyinshi biteragiye, bikikujwe n'ibiti birebire bitotahaye.

Ishuri ry'intango ryo muri komine Rwibaga mu ntara Bujumbura ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise imiryango n'amadirisha bisa n'ubururu, abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga icigwa c'ibiharuro n'ico gushushanya.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muri Komine songa muntara Gitega , bafise inzu nyinshi zubakije Amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, Uruhande bw'ubwiherero hari Imiryango isa n'ubwatsi butoto, hasi hashafuye cane ntibaheruka kuhakorera isuku.

Ishure ry'intango ryitirwe umuco yo muntara ya Bujumbura neza na neza mwi jabe kwibarabara ry'umunani r'igerese gatatu cobaje amatafari kuva hasi gushika hejuru amadirisha n'imiryango biratukura isakaje amabati ifite n'ingazi zitubuka mwi gorofa ya kabiri.

Ikibanza c'abihebeye imana citiriwe Mweranda Bikira Mariya kigizwe n'amashuri umunani .Yubakije amatafari ahiye guva si gushika hejuru gisakaje amabati ku mpome hariko amabara yera imbere hasi yashashe amabuye kurundi ruhande ibiti birebire cane.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe ukwikukira ritumbereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mwi jabe abanyeshure b'umwaka wa mbere bicaye ku ntebe z'ibiti bariko biga ibihimba bigize umubiri w'umuntu ibitabo birazinguruye imbere yabo umwigisha ari mbere.

Ivuriro ritoya ryitiriwe kira nawe tyo mu Kanyosha kw'ibarabara ry'indwi haruguru y'isoko ryubakijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikaba rigeretse incuro zitatu risakaje amabati atukura ku mpome hasizeko uturongo tweragurika n'ibyandiko bisa n'ubururu hasi hakaba hashashe amabuye.

kw'ishure ryitiriwe kwikukira ari mu bwiza kwibaraba rya kane abanyeshure b'umwaka wa mbere bambaye umwambaro wera bariko barakina cane basa n'abaryohewe hirya gato uhasanga amashure yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva gushika hejuru agizwe n'amabati atukura.

Kw'ishuro ry'abihebeye imana ryitiriwe umweranda bikira mariya mu mwaka wa kane .Bariko bariga icirwa co guharura intebe z'ibiti zitonze umurongo bona yuko abana bagiye mu karuruko kamara iminota cumi n'itanu ku mome yasize ko ibara ryirabura hejuru amatara arikaraka.

Ikibanda c'ishure cygutse cane imbere hateye ibyasibye ubumye n'umusenyi ushashe hagati boneka yuko abana b'umwaka wa gatandatu bambaye umwambare w'ishure bari mu karuko k'inkota cumi n'itanu, ishure gibakije umatafari ahiye kuva asi gushika hejuru isakaje n'amabati.

Ishure ry'izumbure ryo kumusaga mu ntara bujumbura gibagije amatafari ahiye guva hasi gushyika hejuru ku mhome hasize ko amabara asa n'umuhondo mu mwaka wa kane bareko bakora igikorwa cy'ibiharuro abanyeshuri bicaye imbere umyigisho rekab basomera ibyo bazo gukora.

Kw'ibarabara rikuru ry'igihugu ryitiwe Rudoviko kwagasore uhasanga umudandaza yitwa kabura afise imbombo nyinshi zo guhekenya, amakaye yirabura na yera, amakaramu atukura na y'ubururu imbere uhasanga abantu bariko baramugurira.

Ishure ry'intango ryitirwe umuco ritumbereye neza neza mu gisagara ca Ngozi muri komine Mwumba abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bariko biga ibiharuro. umwe muri bo yicaye ku ntebe y'ibiti ariko arakwirikirana ivyo umwigisha avuga imbere.

Kw'ishure ry'intango ry'abana batarenza imyaka itatu ritumire neza neza mu kabezi mu ntara ya rumonge hasi hashashe amabuye ku ruhome hakaba hasize ibara ry'ubururu munsi y'ubwugamo uhasanga ibikinisho bimaniseho bisize amabara menshi n'ivyandiko ku ruhande.

ishure gisumbue ryo kumusaga neza na neza kwibarabara rya gatatu ikirasi co mu mwaka w'umunani cubatse ku buhinga bwa none cubakishije amatafar'ahiye kuva hasi gushika hejuru , ku mpome hasizeko ibara ry'umuhondo, intebe n'ameza vy'ibiti bitonze biraba imbere ku mpome.

Ikibanza ciza cane cagutse gishashemwo umusenyi gikikujwe n'inzu igeretse kabiri, yubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje n'amabati irimwo uturongo tweragurika. Urundi ruhande hari igiti kire kire gitotahaye gisa n'urwatsi rubisi.

Ikirasi c'ishure cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku ruhome hariko ivyandiko vyirabura. Abana b'umwaka wa mbere bariko biga ukuntu basoma indome z'indagi. Ku ruhome hacafyeko ibicapo vy'ivyandiko.

Ishure ryisumbuye rya kivoga ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Mu gisata c'ubuhinga mu mwaka wa gatatu , abanyeshure bicaye ku murongo ku ntebe z' ibiti bambaye umwambaro wera wirabura . Imbere ku kibaho hariko ivyandiko vyerekana ikibazo c'ubushakashatsi.

Ikirasi c'ishure cubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru gifise impome zikomeye cane zisize ibara ryera n'iritukura imbere uhasanga intebe z'ibiti zigakur 'imirongo itatu zitonde ziraba imbere.

Inyubako nziza cane itumbereye muri komine Rweza mu ntara ya Gitega yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasizeko ibara ryera hariko n'ivyandiko n'ibicapo biteye igomwe, hasi hakaba hashashe amabuye, ku ruhande hariho udusaho turimwo ibitegwa.

Ku mutumba wa Rweru utumbereye neza na neza mu ntara ya Rumonge, Kabura afiseho umurima uteyemwo ibigazi birebire cane biteye igomwe, ukikujwe n'amazu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, afise impome zisizeko utubara tweragurika tuduga dukikama.

Ku mutumba wa rumonge uhasanga itongoro rinini cane riteye igomwe hasi hashashemwo umusenyi kurindi iruhande umurima w'ivyatsi bitotahaye igihurwe n'amashure agera kuri atandatu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati.

Ishuri ry'intango ryo ku mutumba Mwumba, rigizwe n'amashuri atatu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, abiri muri yo asakaje amabati, irindi risakaje amategura, abanyeshuri benshi ubona yuko bari mu karuhuko, baryohewe cane.

Ishure ry'isumbuye ryitiriwe umuco ritumbereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura mu bwiza kw'ibarabara ry'umunani rigizwe n'ibirasi icenda vyubakishijwe matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amatigura imbere mu kibuga hateyemwo igiti kirekire gitotahaye.

Kw'shure ryisumbue rya Musaga ya mbere mu mwaka w'icumi na gatatu, bariko gakora ikibazo c'ibiharuro umunyeshure umwe ari we Petero afise ikaye imbere yanditsemwo ivyandiko vy'ikramu, n'ikaramu y'igiti ku ruhande. Ariko arateranya.

ishure ryisumbuye ryitirwe umuco riri mu kinindo mu ntara ya bujumbura , ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,rifise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu . Imbere haracafuye cane, hakikujwe n'ibiti n'amashugwe bitothaye.

Ikigo ndera abigisha co ku Mutanga gitumbereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere mu mashure ku mpome hasizeko amabara atandukanye ayera, ay'ubururu, intebe z'ibiti n'ameza bitonze umurongo biraba imbere.

Ku mutumba wajenda muri ko minegwibaga mwuntara yabujumbura nezaneza mu gace ka mubira kaduyi afise ikibanza kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru isakaje amabati ifise imidirisha n'imiryango bisiye ibaararyirabura.

Mu biro vy'umurongozi, wo kw'ishure ritoya rya Kivoga, akabati gasigishijwe ibara ryirabura, gafise ibiyo, hejuru, hageretsweko ubushimwe butandukanye, hari impome zisize ibara ryera, hejuru, hariho n'amabara yera, n'uturongo twirabura.

Kw’ishuri ritoya rya Muramvya, bariko biga icirwa co gushushanya, imbere ku ruhome hariko urupapuro rushushanijeko ibicapo bisize amabara atandukanye, ayurwatsi rutoto ayatukura ayasa n`ubururu n`ayandi meshi.

Kwishuri ritoya rya Kivoga mu ntara ya Bujumbura , abana bambay'umwambaro w'ishuri bari iruhande y'amashurwe atotahaye musi y'igiti kimanitse ibendera ry'igihugu, iruhande hari ibiti bitotahaye cane birebire.

Urubaho, rugeretseko, amakaramu y'igiti, agera kuri mirongo itatu; amwe, araba hejuru, ayandi, araba munsi; akaba, afise amabara atandukanye; ay'umuhondo, ayatukura, ayirabura, ay'ubururu, asa n'urwatsi rubisi, n'ayandi menshi.

Kw'isomero ritoya rya Kivoga mu ntara ya Gitega bariko biga icigwa co gushushanya , kuruhome rusize ibara ryera, musi rukaba rusigishijwe ibara ryirabura hageretseko urupapuro ruriko ibicapo vy'abantu hamwe n'ivyandiko.

Abanyeshuriri babiri bambaye umwambaro w'ishuri bari mu nzira irya kw'ishuri itaha ryakoinama rishikujwe n'ibiti birebire bitotaye cane ryubakijwe n'amatafari ayeku pasi gushika hejuru rikaba risakaje amabati asa n'ubururu ayandi yera.

ishure ryisumbuye rya kivoga mu ntara ya gitega ryubakijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Isakaje amabati, ifise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu. Imbere hateye amashugwe maremare atotahaye cane.

Kw'ishure ritoya rya Muramvya, ishure rigeretse kabiri, ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakajwe n'amabati, kw'igorofa hejuru uhasanga abana batatu bambaye umwambaro w'ishure bariko batera inkuru.

Kw'ishure ritoya rya Rohero, ku kibuga, hateye ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi, iruhande, hari ibiti birebire, bitotahaye; ku rundi ruhande, hari amazu asakaje amabati atukura, n'ayandi yera; imbere gato, hari uruhome, rwubatswe n'amabuye.

ikibanza shagutse cane kiri kw'ishure ritoya rya gwibaga hakikuje uruhome gubakishije n'amabuye kuva hasi gushika hejuru hasi hakaba hashashe amabuye ku bindi ruhande hateye ibyatsi bitotahaye cane be n'ibiti birebire bisa nu rwatsi rubisi.

Kw'Ishure ritoya rya Musama yambere, Abana bariko barakina mukibiga, Munsi y'Igiti kirekire cane gitotahaye. Iruhande hari Igiti kimanitse ko Ibendera, Hirya gato hari Amashure Ageretse gatatu asize Amabara Y'umuhondo n'Ayatukura.

Kw’ishure ritoya ryo mu kinindo mu mwaka wa kabiri bariko biga indome hamwe n'ibiharuro kurubaho ku ruhande rwo hejuru handitseho indome kurubaho rwo musi handitseho ibiharuro.

Kw'ishuri ritoya ryi bugarama mu ntara ya Gitega amashuri yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru afise imiryango isize ibara ryera, ruhande rwo hepfo hari abanyeshuri bambaye umwambaro wera wirabura hirya gato hari ishamba ritotahaye.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bariko bakora ikibazo c'igifaransa. Imbere ku ruhome rw'amatafari ahiye hageretseko ikibaho cirabura canditseko ivyandiko vy'amabara yera.

Ishire ry'intango, ry'i Makamba, ryubakishijwe n'amatafari, ahiye, kuva hasi gushika hejuru; impome, zisigishije ibara ry'umuhondo; hageretseko impapuro, zifise amabara menshi; indani, uhasanga intebe n'ameza, bibaje mu giti.

Kw'ishure ritoya rya Kinama mu kibiga co kwinezereza hari ibivuma bibiri n'ibindi bikinisho bisize amabara atandukanye. Hari ayasa n'umuhondo, ay'ubururu, ayatukura n'ayandi. Ku rundi ruhande hari bibti bisa n'urwatsi rubisi.

Ishure ry'intango riri muri komine Rwibaga, ryubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ifise imiryango isa n'ubururu, isakaje n'amabati yera, inyuma gato uhabona umusozi usharije, amashugwe ibitegwa, n'ibiti birebire bitotahaye cane.

Ibitanda bikozwe mu cuma bitunze umurongo bisigishijwe ibara ryirabura ibindi vyera bigeretseko impuzu ahandi bishasheko ibigoma vyera ahandi vyirabura ku mpome hasizeko ibara ryera.

Uruhome, rusize n'ibara ryera, hariko impapuro zanditseko ivyandiko; ku rundi ruhande, hariho urupapuro rucafyeko ibicapo vy'imihwi, imicungwe, amavoka, bisigishijwe amabara atandukanye.

Kw'ishuri ritoya rya Muramvya mu ntara ya Gitega, abana bambaye umwambaro w'ishure bari imbere y'amasomero, amasomero yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakajwe n'amatafari , iruhande gato hari ibiti bitotahaye.

Igitambaro ciza cera kigeretse ko ibikoresho ngendanwa agasaho kirabura umutaka wirabura ibitabo bigera kuri bitatu kime kirera ikindi kirirabura ikindi gisize amabara y'umuhondo n'amakaramu abiri y'igiti.

Kw'ishure ritoya rya Ruziba yambere muntara ya Bujumbura, hasi hashashe imbaho, imbere hari ikibaho gikozwe kubuhinga bwa kijambere gisize ibara ry'ugwatsi rutoto, inyuma gato hari umuco mwinshi

Kw'ishuro gisumbure bitumbere neza neza mu rumonge abanyeshuri bo mu gisata cubushakashatsi bariko bakora ibiharuro umwe muri bo yicaye ku ntebe y'igiti ariko akora ibiharuro yandikisha ikaramu y'ibara n'ikaramu y'igiti.

Ishurnderabigisha ryo mu kigoga ryubakijwe n'amatafari ahiye kuva si gushika hejuru rikaba rigeretse kabiri risakaje amatafari mbere mu kibanza hateyemo ivyatsi bitotaye cane kubundi ruhande hari ibiti birebire vy'ubundi bwoko bwinshi.

Ikibanza c'umwana agira gatandatu mu muryango wo kwa kadoyi kiragutse cane hasi hashashe amabuye, umurima w'amashurwe atandukanye atotahaye urundi ruhande amazibo abiri y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati akikujwe n'ibiti birebire.

Inzu bibakishije amatafari ahihekovasi gushika hejuru hasi hashashe amabuye kurundi ruhande umurima utemwo ivyatsi amashurbu y'ubwoko butandukanye ibiti birebire biteye igome imbere gato ubasanga igiti kiwosheko iwendera ry'igihugu cacu.

Ikibanza cize cane giteye igomwe cagutse cubatsemo inzu y'amatafari ahiye kuva asigushika hejuru igizwe n'imiryango itanu n'amadirisha cumi nabiri .Isize ibara ry'ubururu ikaba isakaje amabati imbere mu murima hateyemo ivyatsi harimo n'impene nyinshi.

Ikibanza giteye igomwe cagutse cane kiri ku mutumba wa ngozi giteyemwo ivyatsi n'ibigazi birebire bitotaye ku rundi ruhande inzu zigera kuri zitandatu zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru zifise imiryango n'amadirisha bisa n'ubururu gisakaje n'amabati atukura.

Ku mutumba uri muri komine ya Kivoga mu ntara ya Gitega usangaho ishuri ryisumbuye rigeretse gatatu, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikaba risakaje amategura, ku mpome hasizeko utubara twirabagurika tuduga dukikama, imbere mu kibuga uhasanga igiti kirekire gitotahaye.

Umugwi, ugizwe n'abantu benshi; abana, abakuze, bambaye umwambaro, w'amabara abiri; ayera, n'ayasa n' urwatsi rutoto, batonze ku murongo; imbere, hagaze abagabo babiri, umwe yambaye ishati yera, uwundi ishati y'ubururu; urundi ruhande, hari amashurwe menshi.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umuco riherereye neza neza ku musanga kw'ibarabara rya mbere mu gisagara ca bujumbura ryubakishijwe amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rifise impome nziza cane zisize amabara yera intebe z'ibiti zitonze umurongo hejuru zisizeko amabara yirabura.

Inyubako ibereye ijisho itumbereye neza neza mu gisagara ca Ngozi yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikaba igeretse gatatu. Ku mpome hasizeko amabara yera aduga n'ayakikama imbere hateye ibiti birebire n'amashurwe.

ijro ry'intango gitirwe kora nawe ritumbire neza neza muri komine mwumba mu ntara ya burmonge rigeretse inshuro zibiri gibogije n'amatavari ahiye kuva hasigushika hejuru ku mpome hasize ko amabara yirabura n'uturongo tweragurika tuduga dukikama rikaba risakaje amabati.

Ishure ryisumbuye giteriwe ukwikubikira ryo mu Kinindo ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Rifise impome zera abanyeshuri bomumwaka b'umunani bariko biga icirwa c'ubushakashatsi bambaye umwambaro wera rundi ruhande umigisha ariko arabasigurira.

Ishoe ry'intango ryitiriwe umuyanda simoni itumbuye nezaneza mu kanyosha kuibarabara rya mbere yubakishije amatafariya eye ku va si gushika hejuru ku mpome hasize ibara ryera shise amadisha n'imiryango risize ibara ry'ubururu rikaba risakaje amabati.

Inzu ikorerwamo amanama itumbereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura yubakishije amatafari ahiye kuva gushika hejuru ifise impume zisize ibara ry'umuhondo hejuru amatara aguma yaka intebe zitonze ku murongo n'ameza.

Ikibanza ciza cane cagutse gifise uburebure bw'imetero cumi na zitanu n'ubwaguke bw'imetero mirongo ibiri, kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome yasizeko utubara tweragurika, ikaba isakaje amabati, imbere hashashe amabuye.

Ikibanza ciratiro kiri mu kinindo mu gisagara ca bujumbura cubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpame hasiize ko amabara yera hasi akaba hashashe amabuye ikihujwe n'umurima uteye mwo amashugwe ibwoko bwinshi n'ibiti birebere cane biteye igomwe.

Ku ishure ry'intango ryitiriwe Ukwikukira itumbere neza neza mu gisagara ca gitega ryubakishije amatafari ahiye kuvahasi gushika hejuru abanyeshure b'umwaka wa gatatu bariko biga icigwa c'ibiharuro bambaye umwambaro mwiza hejuru wera munsi usa n'ubururu.

Ugwaruka gwinshi rugizwe n'abahungu n'abakobwa ,abato n'abakuze ,b'umwaka w'umunani bambaye umwambaro w'ishure ,urimwo amabara atukura ,na yera, batonze ku kibuga bariko baraba ibendera ry'igihugu bakikujwe n'amashure yubatswe n'Amatafari ahiye, kuvasi gushika hejuru.

Ikibanza c'umuhungu w'imfura wa Kabura yitwa Simoni afise ikibanza cagutse cane kirimwo inzu yubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru gifise idirisha ryirabura n'umuryango usize ibara ritukura isakaje amabati imbere hasi hashashe umusenyi mwinshi.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise impome zisize ibara ryera hejuru amatara aguma yaka imbere hari intebe n'ameza bitonze biraba imbere kurubaho rwirabura.

Ivuro ritoya ryo k'umutumba wa mukike muri komine gwibaga, yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hariko amabara ayeragurika, rikaba risakaje amabati ,rifise imiryango n'amadirisha bisa n'ubururu ,imbere gato hateye ivyatsi vyinshi.

Ikyatsi co kwisshuye ryisumbuye ry'umurumongo igitiriwe umuco cobagija umatapfari ahiye kuvasi kuishika hejuru gisakaje amabati gifise amadisha n'imiryango bisize ubururu boneka neza yuko batakiyakorera indani harimwo intebe zapunaguritse.

Ikigo c'umuryango w'abihebeye IMANA gitumbireye neza na neza ku mu tumba wa jenda gifise inzu yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushiga hejuru ku mpome hariko uturongo tweragurika dukitse n'utumanuka gifise imiryango n'amadirisha yeragurika imbere hateye umurima w'amashugwe.

Inzu y'uburaro igeretse incuro zitatu ntibakishije n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru isize uburongo bumanuka bukikama isakaje amabati atukura imbere uhasanga umurima w'ivyatsi bitotahe cane hakikujwe n'impome zera.

Kw'ishor ry'intangoye ryakabondo ya mbere muri komini ya bujumbura mu gisagara amashuri yubakije umatafari ahiye kuvasi gushika hejuru impumetsize amabara y'umuhondo rifise amadirisha y'ivyuma boneka yuko hatabanyishuri bay'indani bari mu karuhuko.

Ikibanza ciza cane cagutse, kigizwe n'inzu zigera kuri zitandatu zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, zisakaje n'amabati, izindi n'amategura, imbere uhasanga umusenyi ushashe hasi, kurundi ruhande ivyatsi birebire n'ibiti.

inzu y'uburaro ryo ku ishure ry'isumbuye rya kinama yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ikaba isakaje n'amategura, imbere ku mugozi uhasanga imyambaro myinshi yandikiyeho igizwe n'amabara atandukanye ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu n'ay'umuhondo.

Ikibanza ciza cane cagutse kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rikaba risakaje amabati rifise imiryango n'abadirisha bikoze mu cuma imbere uhosangayo intebe z'ibiti zitonze umurongo zicayeko abanyeshuri.

umwamaro w'impuzi wa matayo ugizwe n'agapira n'ibutura wanditse ko ivyandiko byera n'igicapo c'inkonda ufise ibara gyirabura n'itubara tweragurika ku ruhande ukaba ugeretse ku murima w'ibyatsi byinshi bitotahaye cyane

Ikibanda ciza cane cagutse gitumbereye mu Rumonge mu ntara ya Buhumuza, giteyemwo ivyatsi n'amashurwe vy'ubwoko butandukanye. Ibiti birebire bisa n'urwatsi rutoto. Gikikujwe n'inzu zubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati.

Kamariza, umukobwa w'umuryango w'abana umunani afise itongo ryagutse cane ku mutumba wa mwumba, yagizwe n'amashugwe ateye imbere y'inzu ibagirimatafari ahiye guva asi kuishika hejuru ku mpome hasize ko amabara y'umuhondo risakaje amabati.

Umushinge w'amabuye cane akomeye ugeretse ko indu y'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru harimwo uturo ngo twera isakaje amabati kubundi ruhande amabuye ashashe hasi n'umusenyi ukikujwe n'amashubwe maremare atotahaye.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umuco ryo mu ntara ya bujumbura bari mu karuhuko bambaye umwambaro wera hejuru hasi utukura abahungu n'abakobwa bari kumwe bararyohewe caane imbere hari ibiti birebire n'amamodoka.

Ku gacimbirikarukinira muri komine gibagamu ntarabujumbura ugaruka rwisiruk izwe n'abahungu n'abakobwa abana n'abato bambaye umwambaro w'ishure hejuru wera hasi usa n'ubururu bicaye ku ntebe z'ibiti batonze baraba imbere bakurikirana iby'umuyobozi ababwira.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha neza neza kwibarabara ry'indwi mu ntara ya bujumbura mu mwaka w'icumi na gatatu abanyeshure harimwo bahungu n'abakobwa bariko bakora ikibazo c'ibiharuro umwe muri bo afise ikaye iri hejeru ku meza igeretseko ikaramu y'igiti n'agakoresho bakoresha mu guteranya ibiharuro.

Ikibanza ciza cane cagutse kirimwo umurima w'ivyatsi n'amashurwe bitandukanye. Hambavu hari inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amategura. Ifise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu.

Inzu y'amatafari ahiye guvasi gushika hejuru igeretse inshuro zitatu ingizo n'ibiyo vy'ivyuma hasi hari ibara baragikaburimbo rurimwo abantu batatu bariko baragenda ku rundi ruhande imodoka zihagazemwo zigera ku munani.

Urugomero rw'amazi rwo ku mutumba wa kayanza wubakijwe n'impome z'amabuye kuva hasi gushika hejuru hasi hateye ivyatsi birebire bitotahaye hakikujwe n'imirima y'ibigori, ibiharage n'amateke murundi ruhande uhasanga amazu yubakikijwe n'amatafari ayi kuva hasi gushika hejuru asakaje amategura.

Ku mutumba wagenda muri komine rwibaga mu ntara bujumbura urugo rwakabura ruragutse cane harimo inzu yibakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati ku nkome hariko uturongo tweragurika imbere hateye umurima.

Inzu, zigera kuri zibiri, zubakishije amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; zifise imiryango, n'amadirisha, bisize ibara ry'ubururu; ku rundi ruhande, hateye ibiti, birebere cane, bikikujwe n'uruzitiro, rw'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru.

Ishure ryisumbuye ryo muri komine Gitega, rifise ibirasi ribigera k'umunani, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kumpome hasizeko uturongo tweragurika, rifise imiryango n'amadisha bisize ibara ry'urwatsi rutoto, hasi hasize isima.

Kw'ishure ryisumbiye ryitiriwe ukwikukira ryo mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri b'umwaka wa gatatu bagiye mu karuhuko bicara ku ntebe z'ibiti nama meza y'ibiti; hejuru ku meza usangako ibitabo vyabo bifise amabara atandukanye hasi hakaba hashashe amabuye.

Kamariza umukobwa w'imfura wa rudoviko afise ikibanza cagutse cane giteye igomwe kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikaba isakaje amabati imbere amabara y'umuhondo na yera.

Ishure ryisumbuye ryigisha ibijanye n'imyuga ritumberere neza neza mu gace ka Jabe iri haruguru y'isoko rigeretse inshuro zitatu ryubakishije amabuye kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ku mpome hejuru hasakaje amabare.

Urwaruka rwinshi rugizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi zifise amabara atandukanye, ayubururu, ayirabura, ayatukura, bariko hakina umupira w'amaguru mu kibanza cagutse cane giteyemwo ibiti n'ivyatsi bitotahaye.

Imbere y'ikigo c'abihebeye Imana batumbere ku mutumba wa Jenda komine Rwibaga mu ntara ya Bujumbura, hahagaze umuduga. Inzu yubakishije amatafati ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasizeko amabara abiri, ayatukura, ayera. Isakaje amabati yirabura.

Ikibanza ciza cagutse cane gitumiye nezaneza mu kanyosha kibaro ryindwi hasi hashashemo umusenyi hirya gato hateye amashugo y'ubwoko bwinshi maremare atataye cyane hakikujwe n'inzu z'amatafari yahiye gushika hejuru hasize ko utwoya twera ku ruhome hasakajwe amabati.

Kw'isengero ryitiruwe umwanda aloyidi ritumbure nezaneza muri ko miniku bibaga muntara ya bujumbura hari inzu zubakije amatafari ahiye kuva si gushishika hejuru zisize utwaratweragurika ku nkome difise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu imbere.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kinindo ryitiriwe umweranda Bikira Mariya, ritumbereye haruguru y'isoko, abana bo mu mwaka wa gatanu, harimwo abahungu, abakobwa bambaye impuzu zitandukanye, bicaye ku ntebe z'ibiti, baraba imbere, ku mameza yabo hariko impapuro ziriko ibicapo vyinshi.

Umugwi ugizwe n'abanyeshuri benshi hari mwo abahungu abakobwa abato abakuze bambaye umwambaro uri mwo amabara yera na y'urwatsi bitoto bahagaze imbere y'amashuri ibakijwe n'amatafari ahiye kuvasigushika hejuru ku mame hasize ko ibaragera ukihujwe n'amashurwe.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ibibaga bininiya itumbiriye neza neza mu gice ca rohero muntara ya Bujumbura rigetse inshuro zitatu cubakishijwe amatafari kava hasi gushika hejuru ifise amabara yera rifise amadirisha n'imiryango isize ibara ryirabura imbere uhasanga amashugo.

ishure ry'indabigisha ryo kumutanga ryobakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi hashashe amabuye imbere kurubaho gwirabura hariko ibyandiko isiza n'amabara menshi aratukura ayera byerekana urutonde rw'ibyigwa bazokurikirana muriyondwe

Urwaruka rwinshi izwe n'abahungu n'abakobwa harimwo abanyamahanga n'abasangwa bambaye impuzu z'amabara atandukanye ayatukura ayera yasa n'umuhondo na yandi bahuriye hamwe bariko biga icigwa cy'ibidukikike ingene bobifata.

Mu nzu bigishirizamo inkino n'imico kama yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikise impume zirabura Hahuriyemwo imiyabaga myinshi arimwo abahungu n'abakobwa bambaye ugutandukanyi bichaye ku ntebe z'ibiti ariko hakurikira ivy'umwigisha avuga.

Ikigo nderabigisha co kumutanga cubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru. Kigeretse incuro zitatu, ku mpome hasizeko utubara tw'umuhondo tweragurika, dukikama tuduga. Gisakaje amabati , imbere hari umurima w'amashurwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe Ukwikukira ryo mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza mwi Jabe, abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu bari mw'isaha yo kwinonora imitsi. Amabuye impuzu siza ugutandukanye, iz'ubururu, izera, izitukura. Umwe muribo aciye impande y'umwigisha ariko ariruka cane.

Ikibazo ciza cane cagutse kiri mu kabondo kirimwo ishure ryubakije n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru ku mpome hasizeko amabara y'umuhondo harimwo abanyeshure bicaye ku ntere zibiti bavwye mu mihingo itandukanye imbere uhasanga umunyeshure, ariko arabasigurira ibibazo.

Ikirasi c'ishure co mwaka wa gatatu, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, gifise uturongo tweragurika ku mpome dukikama tuduga, ifise intebe z'ibiti zitonze ziraba imbere, hasi hakaba hashashe amabuye.

Ishure ryisumbuye rya mutanga ya mbere ryubakishije amatafare ahiyekuva asi gushika hejuru indani uhasanga intebe zijyamye hasi z'ibiti iboneka yuko bariko bakora isuku abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure.

Itongo ry'umwana wakabura riragutse cane imbere hatiyemo ivyatsi vyinshi n'ibigazi ibirebire bigera ku munani undi ruhande inzu y'amatafari ahiguva azi gushiga hejuru isakaje amabati irya gato uhasanga ishamba ry'ibiti.

Ikirasi c'ishure co mu mwaka w'icumi na kabiri, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, gifise impome ziriko uturongo tweragurika dukikama tuduga, gifise n'ikibaho cirabura, kirimwo intebe z'ibiti zitonze ziraba imbere.

Kamariza, umukobwa agira kane mu muryango w'abana umunani, afise itongo riniya cane, Ku mutumba wa Mwumba. Riteyemwo ivyatsi bitotahaye, ahandi hashashe amabuye. K'urundi ruhande hateye ibigazi bitotahaye, hakiikujwe n'amazu yubakishije umatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Inzu y'amanama yo muri komine Rwibaga ku mutumba wa Jenda yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ifise impome zisize amabara yera, ikaba isakajwe n'amabati, imbere y'ubwugamo hateye umurima n'amashurwe y'ubwoko bwinshi bitotahaye, ikikujwe n'amabuye.

Ishure rigisha ivy'inyuga ritumbereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura mu gace ka rohero .Abanyeshure wo mumwaka womumunani baraberewe cane .Bambaye umwambaro w'ishure hejuru wera musi ukirabura umwe muribo ariko amwe amazi kwibomba.

Ishure ryisumbuye giti riwo kwikukira itume neza neza m sakara cya bujumbura mu ijabe rigeretse inshuro zibiri yaryo natafari aheye kuva hazi gushika hejuru ku mhome yavize ko tirongo twira n'ivyuma bisa n'ubururu imbere uhasanga imodoka zihagazeho munsi y'ibiti.

Ishure ry'intango ryitiriwe Ukwikukira rifise inyubako igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amadirisha n'imiryango bikoze mu vyuma. Bisize ibara rigomba kwirabura imbere mu murima hateyemwo amashurwe n'vyatsi bitotahaye.

Ishuri ryisumbuye gyitirwe umuce ryo mu gisagara cabujumbaneza neza mu gashe ka k'inindo ryubakije umatafari ahiye ku pasi gushika hejuru mu gihande c'uburaro hari yo ibitandabigirese kabiri kabiri biriko imatera hasi hashashe isima imbere uhasanga intebe n'ameza.

Ishuri ryisumbuye ritumberere neza neza ku musagaharugu y'isoko ryubakishije amatafari ahiye ku pasi gushika hejuru mu mwaka w'umunani bariko biga icirwa c'ibiharuro abanyeshuri bagiye mu karuku k'imota cumi n'itanu imbere uhashanga intebe n'ameza vy'umwigisha.

ikirasi c'ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa mwumba muri komine rumonge cubashije amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru gifise impome zisize amabara yera hejuru amatara aguma yaka indani intebe z'ibiti zitonze umurongo ziraba imbere.

Kwi, shuri ryisumbuye ryitiriwe ababirigi ritumbereye neza neza mu kabondo mu ntara ya bujumbura uhasanga abana batatu harimwo umuhungu n'abakobwa babiri bambaye impuzu zitandukanye zisize amabara yera ayatukura n'ay' umuhondo bariko biga icikwa co gushushanya

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe ukwikukira ritumbereye mu Rumonge mu ntara Buhumuza, abanyenshure bo mu mwaka w'umunani bariko bariruka, harimwo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro itandukanye, umwe muri bo yambaye ibutura yera n'agapira karimwo amabara y'ubururu, ariko ariruka cane.

Ishuyo ryisumbuye gyitiriwe ahabirigi ritumbeye nezaneza mw'irohero mu gace ka kinindo ryubakishije amatafari ahiyekuvasi gushika hejuru mu nzu ububiko bw'ibitabo hasize amabara yera nayo umuhondo ku mpome basanga ububati bwese gatatu burimwo ibitabo.

Ku mugwa mukuru wa gitega mu gace ka shatanya ibarabara ryikaburimbi rica hagati y'impangu zitatu zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku miryango hasize amabara y'ubururu, indani uhasanga imirima y'ibitoke bitotahaye cane hirya gato ibiti birebire.

Inzu ikomeye cane bibakishije amabuye kuva asi gushika hejuru, ifise impome zize amabara yirabura nay’umuhondo, hasi hakaba hashashe amabuye, imbere y'ubwugamo hari umurima uteyemwo ibigori n'amashurwe menshi.

Ishure ryigisha ivy'imyunga ryo mw'i Jabe, ryubatse kubuhinga buteye imbere, rigeretse incuro zitatu, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasizeko amabara y'umuhondo, abanyeshuri bo mu migwi itatu bahagaze kw'igorofa, bamwe bambaye umwambaro wera, abandi uw'ubururu.

Inzu y'amakoraniro cane iteye igomwe ibereye kuraba itumbereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mu gace ka Rohero ikeretse incuro zitanu yubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome ikaba isize amabara yiraburana na y'umuhondo isakaje amabati.

Ishure ryisumbuye rya Musaga muri komine Mukaza mu ntara Bujumbura, rigizwe n'amashure agera kuri atandatu, ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, ku mpome hasizeko amabara yirabura, imbere mu murima hashasheyeyo umusenyi, ahandi ivyatsi.

ishunda ya bigisha ryo mu kinama ,rigizwe n'amashuri agera ku munani , yubakishijwe amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru ,asakaje amabati afise imiryango n'amadirisha bifise ibara ry'umuhondo ,imbere hashashe amabuye hasi ,n'igiti gishinzemwo, kiriko ibendera.

Ku mutumba wa majumbe muri komine gwibaga mu ntara ya Bujumbura, umuhungu wa Kabura afise ikibanza kininiya cane ;giteyemwo ivyatsi n'amashurwe bitotahaye n'ibiti birebire ku ruhande hari inzu y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise impome zera isakaje amabati.

Intongo rya kabura ritumbereye neza na neza ku mutumba wa mwumba muri komine rumonge riragutse cane ,riteyemwo ivyatsi bitotahaye n’ibiti bibiri birebire cane bifise n’ubwugamo bikikujwe n'inzu zitatu zubakicije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Mw'ishuri ryisumbuye rya kivoga mu ntara ya gitega abanyeshure bicaye ku ntebe z'ibiti batonze umurongo bariko bakurikirana icirwa c'ibiharuro imbere hahagaze abagabo babiri umwe yambaye imputu zirabura uwundi zitukura bakaba bariko barabasigurira.

Ikibanza kirizai kikujwe n'impomezubakishijwe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru kirimwo abakuze abato abanyamahanga abarundi bambaye impunzu z'amabara atandukanye ayirabura ayatukura arwatsir ubisi bariko baraba umupira.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse incuro zitatu. Risakajwe n'amabati atukura. Imbere hari abana bariko bakina umupira w'amaboko, ku kibuga cagutse cane. Ku rundi ruhande hari ibiti birebire bitotahaye cane.

Ku musozi, wa Mugamba, ingenzi, harimwo, abahungu n'abakobwa; bambaye impuzu, zisize amabara atandukanye; bariko baca, mu murima uteyemwo: ubwishaza, ibigori, ibiharage, n'ibitoki; biteye igomwe cane; wigiwe haruguru, uhasanga, ibiti birebire.

Kw'ishure ryisumbuye rya Musaga ya mbere mu ntara ya Bujumbura, abanyeshure bariko bariga. Bicaye ku ntebe ari babiri babiri bambaye umwambaro w'ishure. Umwe muri bo yambaye agapira gasa n'umuhondo n'ibara rw'ubwatsi rutoto.

Kw'Ishure ritoya ryi Muyinga, Amashure yubakishijwe n'Amatafari ahiye, Kuva hasi gushika hejuru, afise Imiryango n'Amadirisha bisigishijwe n'ibara ry'ubururu, Hejuru hasakajwe Amabati, kurundi ruhande hari Ibiti vyinshi nimpene ziriko zirarisha mu kibuga.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise amadirisha asize ibara ritukura isakaje amabati, imbere hari umwugisha ariko aragenda yambaye impuzu z'amabara atandukanye.

Koijendera abigisha rya mutangaremu ntarawujumbura igeretse gatatu ryubakijwe n'amatafari ahiye ku vasi gushika hejuru shakaje n'amabati ku mpome hariko uturongo tweragurika dukika n'utumanuka imbere hari ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko.

Ishuru itaryakivuga ya mbere mu ntara agitega rifise ikibanza ca guse amashuro yiubakishwe n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rifise imiryango n'amagisha bisize ibara ry'ubururu bikaba ryubakishije amabati kubundi ruhande hari ibiti vy'ibigazi birebire cane.

Ishure ryisumbuye ryakivuga ririmu ntari ya gitega yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushka hijuru ikaba risakage n'amabati imbere y'ubwugamo hateye amashurwe menshi n'ubwoko bw'ibiti birebire butotahaye cane.

Ishure ryisumbure ryo ku Musaga riri mu ntara ya Bujumbura, amashure yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'ubururu, hasakajwe n'amabati yera, imbere hateye amashurwe atotahaye cane.

Ishure ryigako abarundi, n'abanyamahanga, ritumbereye mu Kabondo, ryitiriwe Ububirigi; abanyeshure, bambaye impuzu zitandukanye; izisa n'umuhondo, izitukura, n'izirabura; impome zisigishijwe amabara yera, n'intebe z'ibiti, zitonze ku murongo.

Kw'ishuri ry'isumbuye rya Gitega amashure ry'ubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru uturongo tuduga dukikama twera imbere hashashe amabuye hakaba hateye amashurwe atotahaye cane mbese nibiti birebire.

Kw'ishore ry'isumbuye ry'iguyeibaga rimu ntarabujumbura amashoro ibakishijwe n'amatafari ahiriye kuvasi gushika hejuru hasakajwe n'amabati hasi hashashe amabuye kurundi ruhande hateye ivyatsi bitatahye cane.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kanyosha, hateye ubwatsi butotahaye busa n'urwatsi rubisi, n'igiti kirekire. Ku rundi ruhande hari amashure yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, harimwo uturongo tugeragurika tuduga n'udukikama, asakajwe amabati.

Mishuo ryisumbuye ry'ingozi hari ibibuga bibiri bikikujwe n'amazu asize ibara ry'ubururu isakajwe n'amatigura kubundi ruhande hari ivyatsi bitotahaye cane n'ibiti birebire bisa n'urwatsi rubisi.

Kw'ishuri ry'isumbuye rya Musaga yambere , abanyeshure bariko biga icirwa c'ibiharuro bicaye kuntebe zibajwe mu Giti mbere kuruhome hariko ivyandiko bisigishijwe irangi ryirabura Uruhome rusize ibara ryera.

Ishure ryisumbuye ryo mu kivoga ririmu ntara ya Gitega ryubakijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku ruhome hariko amabara yera akitse amanuka, intebe z'ibiti zitonze umurongo mbere uhasanga urubaho rwirabura.

Kw'ishure rikuru ryitiriwe abene Mukama ,hari ibiti bibiri biteye mukibuga bisa n'ugwatsi rubisi bitotahaye cane , kurundi ruhande hari umuntu arik'aratambuka yambaye impuzu zirabura hamwe n'izera.

Ugwaruka rwinshi rurimwo abahungu n'abakobwa bapvuye u mihingo itandukanye bambaye ugutandukanye bishaye ku ntebe z'ibiti batonze umurongo mbere yabo hari umibwisha yambaye impuzu zirimo ibaragera byirabura ariko abibgisha icigwa cy'uguharura.

Kw'ishure ryitiriwe umweranda Simoni ryo mu Kinama hari intebe zibajwe mu mbaho, impome zisizwe n'amabara yera nay'ubururu. Mbere hari ikibaho gisize ibara ry'irabura, iruhande hakaba hari intebe itukura n'amatara ariko araka.

Kw'ishure ryisumbuye gyamusaraga muntaraa bujumbura ryubakaijru n'amatafari ahiye kuva sigushika hejuru ku mpome hariko ibaragera rikaba risakaje amabati abanyeshuri bichaye ku ntebe z'ibiti batonze ku murongo barikumviriza impanuro z'umuyobozi.

Kw'ishure ry'isumbuye rya Kivoga mu ntara ya Bujumbura, amashure y'ubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasize amabara yera, uturongo dukitse n'utumanuka, imbere hateye ivyatsi n'amashurwe atotahaye cane .

Ko ishijisumduye ry'umuramvya remu ntaragitega wasanga aruzitsiro gubakishije n'amatafari ahiye ku vasi gushika hejuru ku ruhome gusigishije ibara ryera hariko itara hirya gato hari ibiti birebire cane bitota hari.

Ishure rikuru ryo mu Kanyosha rigeretse gatatu ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise amadirisha n'imiryango asize ibara ry'ubururu. Ku mpome hariho amabara asa n'urwatsi rubisi. Munsi hariho umuntu yambaye impuzu zera n'izirabura ariko ararengana.

Ishure ryisumbuye, rya Musaga, ritumbereye neza na neza, mu ntara ya Bujumbura, ryubakishijwe n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; ikaba isakaje n'amabati, asize ibara ryera; imbere, hari ikibanza, kininiya cane, giteyemwo ivyatsi, bitotahaye, bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rya buname umpungu w'imfura petero riratotaye cane harimwo umurima utemwo ivyatsi amashugwe atandukanye cane menshi hakikuje ibiti birebire vy'inyembe ubona yuko biri mukwama.

Abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye harimwo abagabo, abagore, abana n'abakuze bambaye impuzu zifise amabara menshi, ayatukura ay'urwatsi rutoto, ayasa n'umuhondo n'ayandi. Hakikujwe n'impome zubakije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishure igisumbuye rya givugaro riumu ntara yagitega mu nzu ubushakashatsi abanyeshuri bane bambaye impuzu z'amabara atandukanye bariko biga icirwa c'umuyaga nkuba ku rundi ruhande hari ibikoresho vyabigenewe.

Kw'ishure rya kaminuza ryo ku mutanga neza na neza mugisagara ca bujumbura abanyeshure bo muwicumi na kabiri bariko biga ibiharuro umwe muri bo ahagaze imbere yambaye umwambaro hejuru wera hasi wirabura ariko abasigurira ibiharuro n'ukuntu bikorwa.

ku mutumba wa nyakararo utumbereye neza na neza mu ntara ya Gitega, kabura afise itongo riteyemwo ivyatsi bitotahaye cane , amashugwe y'ubwoko bwinshi n'ibiti birebire bitotahaye , kurundi ruhande hubatseyo amazu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, asakaje amategura.

Ishami ry'ubudandaji ryitwa mera nk'abandi rigizwe n'abantu amajana atatu, rifise ikibanza kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, indani usangamwo imeza ziriko ibikoresho, ububati burimwo amakaye n'impome zisharije ibipapuro.

Kw'ishure ryigisha ivy'ubushakashatsi ritumbere nezana neza mu gisagara ca Ngozi, mu nzu y'amanama usangayo imeza zigera ku munani zisize amabara yera, imbere hari intebe, kumeza hejuru hageretseko imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho.

Ishuri ry'ababikira ryitiriwe inyenyeri y'imisozi ritumbereye ku mutumba wa Jenda mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, impome zisize amabara yera, rikaba risakaje amabati atukura, ku ruhome bamanikako impapuro z'amatangazo hariko ivyandiko vyinshi.

Ibarabara rikuru ry'igihugu riva Bujumbura kuya Gitega risize ikaburimbo hasi .kunkengera hari umurimo w'ivyatsi n'amashurrwe vyinshi n'ibiti bitotahaye cane kurundi ruhande hari inzibakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hariko ivyuma bitukura

Urwaruka rwinshi rurimwo abakuze, abato, abahungu n'abakobwa bambaye impuzu zisa ugutandukanya iz'umuhondo, izera, izitukura, bahuriye hamwe imbere y'igicaniro ubona yuko umwe ariko aracatsa. Burije cane amatara bayakije.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umuco ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasizeko uturongo tweragurika tuduga n'udukikama, rifise amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'ubururu, imbere hateye ibiti vy'inyembe biri mu kwera.

Umutumba wagendami muri komine gwibaga mu ntara ya bujumbura inzu y'amakoraniro yubakishijwe amatafari ahiyiye kuva hasi gushika hejuru isize ibara ryera ku mpome isakaje amabati amadirisha n'ay'ivyuma indani ifise intebe zubatse n'ivyuma zigeretse ko ipampa.

Ishame ryokwingunganya itumbereye ku mutumbaagwe zariririkiyemwo abakuze abato ifise inzu gese inshuro zitatu yokire amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mume hariko amabara yera imbere hakikujwe n'ibiti vyiza biteye igomwe

Ikibanza ciza cane ciratiro kiri k'umutumba wa kirire muri komine rohero kirashajije cane gifise inzu y'amatafari ihiye kuva hasi gishuka hejuru impome zisize ibara ryera hasi hakaba hashashe amabuye ikikujwe n'umurima w'ubwatsi n'amashugwe atandukanye ahagazemwo imodoka.

Ikibanza giteye igomwe cagutse cane kiri mu ntara ya Rumonge giteyemwo ivyatsi bitotahaye n'amashurwe maremare y'ubwoko butandukanye. Hagati harimwo utuyira dushashemwo amabuye. Urundi ruhande, inzu y'amatafari ahiye kiva hasi gushika hejuru isize amabara yera ku mpome.

Abantu bagira kundwi bagizwe n'imisore n'inkumi bambaye inpunzu zitandukanye bahuriye hamwe munzu yubakaijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru impome zisize ibara ryera bariko biga ukuntu bokingira imiriba nyakanga ija mu mashamba meshi mu Burundi.

Ishure rya kaminuza nkuru itumbiye neza neze muri guca ubwongereza yubatse ku buhinga bwa none ifise impome z'amabuye kuva hasi gushika hejuru ikaba ifise n'imiryango n'amadisha bikozwe mu cyuma imbere hari uruzitiro rw'amabuye ruriko ivyuma hejuru.

Mu nzu y'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru igizwe n'impome zisize ibara ry'umuhondo ,umuntu w'umugabo yambaye ishati yera ariko avuza ibikoresho n'akaranga ku rundi ruhande uhasanga imashini nyabwonko yakije harimwo ivyandiko.

Ikigo ndererabigisha citiriwe ukwizera gitumbereye neza neza mu gisagara ca Ngozi, cubakijije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Gifise impome zisize ibara ryera. Imbere muriryo, abanyeshure b'umwaka wa kabiri bariko biga icigwa c'ibiharuro.

Ikibanza cagutse cane giteye igomwe kirimwo inzu y'amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati atukura ku ruhome hasizeko amabara y'umuhondo nayirabura kurundi ruhande ubwugamo bwiza cane mbere yaho uhasanga imirima.

Ikigo nderabigisha co kumutanga mu ntaya Bujumbura cubatsemwo ibibuga Vy'umupira w'amaboko bigera kuri bitatu. Hasi hashashe amabuye ku mpande uhasanga umurima uteyemwo ivyatsi n'amashurwe n'ibiti birebire, hakikujwe n'urugo rw'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru.

Inyubako ikomeye cane itumberere neza neza mu gisakara ca bujumbura mwijabe haruguru y'isoko .Yubakishije amabuye kuv hasi gushika hejuru ifise impome zisa n'umuhondo abanyeshuri bariko bariga ibijanye n'imashini nyabwonko.

Mu gisagara ca bujumbura neza neza mu kinindo kw’ibarara ry'umunani inzu y'amahwanire yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,indani usangamwo ugwaruka arimwo abahungu n'abakobwa bavuye mimihingo itandukanye bicaye ku ntebe z'ibiti bariko barakurikirana umwigisha abasigurira uko bigenda.

Itongo ry'umuhungu wa buname riragutse cane hateyemwo ivyatsi vy'ubwoko bwinshi amashurwe maremare atotaye afise amabara menshi ayo umuhondo n'asa no rwatsi rubisi hakikaujwe n'inzubibakisije amatafarie ayihekupa si gushika hejuru isize iba aragera.

Ishure ry'imyuga ryubakishije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru Riherereye neza neza mwi Jabe mu gisagara ca Bujumbura. Abanyeshure bo muwu munani bariko bariga ibihimba vy'inyamashini nyabwongo bafise imashini nyishi imbere yabo abigisha bahagaze barikora basigurira.

Kamikazi umukobwa w'imfura mu muryango w'abana batandatu, avuka ku mutumba wa vyumba mu ntara ya Rumonge. Afise itongoro rininiya cane, yubatsemwo ikibuga c'umupira w'amaboko gikikujwe n'ivyatsi vyinshi cane. Ku rundi ruhande hari ibiti birebire bitotahaye.

Ishuye ry'intango rya Musaga, ritumbereye neza neza mugisagara ca Bujumbura, ryubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru, hasi hashashe isima, impome zisize ibara ry'umuhondo, intebe zikozwe mu biti zitonze ku murongo, umwigisha ariko arigisha imbere.

Inzu itumbereye neza na neza mu Kinindo mu ntara ya Bujumbura, yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, impome zisigishijwe n'amabara abiri iryera n'irisa n'urwatsi rutoto, intebe z'ibiti zitonze ku murongo, hejuru zigeretseko ibigura n'impapuro zera.

Ikibanda ashiza cane cagutse kiri muri komine mwumba mu ntarari umonge giherereye ku nkingero y'ibarabara giteyemwo umurima w'amashurwe ivyatsi n'ibiti biteyegamwe cane kirimwo n'ubwuga mu busakajwi n'amabati musi hahagazemwo umuduga.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Rumonge, umunyeshuri wo mu mwaka w'umunani yishaye ku ntebe y'igiti ariko yiga gusoma indome. Afise ikaramu itukura mu minwe, inyuma hari uruhome rusize ibara ry'umuhondo n'amabara yandi.

Ishure ry'intango ryo ku mu tumba wa Jenda muri komine Rwibaga ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru impome zisize ibara ryera mu mwaka wa mbere abanyeshuri bagiye mu karuhuko kamara iminota cumi n'itanu bicara ku ntebe z'ibiti zitonze umurongo hasi hakaba hashashe amabuye.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga, ritumbereye neza na neza mu ntara ya Gitega, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise impome zisize ibara ry'umuhondo, amadirisha n'imiryango y'ivyuma, abana b'umwaka w'umunani bariko biga imashini nyabwonko.

Ikibanza ciza cane c'iratiro kirimwo inzu igeretse inshuro zibiri yonje amatafari ahiye kuva asi gushika hejuru ifise amadirisha n'imiryango bifise ibara itukura, ku muma yazze ko amabara yera imbere cane hashashe amabuye harimwo abagabo babiri.

Ku ishuro ryigisha ibijanye n'imyuga ryitiriwe kura amaboko mu mpuzu abanyeshuri harimwo abahungu n'abakobwa b'umwaka w'icumi na kabiri ariko bigagusona ibirato bicaye ku ntebe z'ibiti n'ameza y'ibiti baraba imbere basubemwo ivy'umwigisha ababwira

Inzu y'amakoraniro itumbereye mw'i Jenda muri komine ya Rwibaga yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, impome zisize amabara yera, hasi hashashe isima iriko ibara ritukura, usangayo abantu bavuye mu mihingo itandukanye, abagabo, abagore, abana, n'abakuze.

Ikibanza ciza cane cagutse coratse murinde y'amatafaye ahiye kuvasi kwishiga hejuru isakaje amategura ku ruhande rw'ubwogero yibakije amabuye kuvasi kwishiga hejuru ifise n'imiryango yera uravuze hasi hashashe amabuye kubundi ruhande hateye amashurugwe.

Inzu ubona yuko ikomeye cane yubakishije amabuye kuva hasi gushyika hejuru ifise impome zisize ibara ryera imiryango ifise ibara ritukura ikikujwe n'ivyasiti vyishi cane kurundi ruhande ibiti birebire.

Ishoyo ry'imyuga ryitiriwe kora nawe ritumbue neza neza mw'ijra kibabara rya gatatu haruguru isoko ryubakije amatafari ahiye kuva si gushika hejuru ku mpume hashayije cane hasizeko ibe arajera n'amatara y'ubwoko bwinshi mu bubati bwinshi bwiyasemwo ibitabo vyanditswe n'abanditsi baea.

Ishure ryisumbuye mu kinama rifitse impome zubakise n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise amadirisha asize ibara ry'ubururu ucishije mu kiyo urabona ahantu hateye ibiti birebire cane vy'ubwoko bwinshi bitotahaye.

Ishure ry'indera bigisha jo kumutanga ritumbue neza neza mu ntayabujumbura rigeretse incuro sitano yubakijwe n'amatafari ahiye kuvansi gushika hejuru ku mome hasize ko amabara yera rikaba risakaje amabati imbere uhasangakigibuga c'umupira w'amaboko cita cane.

Inzu y'ubwogere yo kw'ishure ryisumbuye rya Mutaho mu ntara ya Gitega, ryubakijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Isize impome zera, imiryango itukura. Urundi ruhande umurima w'amashurwe n'ivyatsi vy'ubwoko bwinshi butandukanye.

Kw'ishure ry'imyuga ritumbereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura abanyeshure b'imwaka w'icumi na gatatu bagera kuri bane bambaye umwambaro usa n'ubururu bariko biga ukuntu bakata ivyuma umwigisha ari imbere ariko bereka ukuntu babigira.

Ibitaro bikuru vyitiriwe umweranda Mariya vyo ku mutumba wa genda muntara ya Bujumbura vyubakishije n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku ruhome hazize ko amabara abiri ayera nayumuhondo gusanga yo abaganga bambaye impuzu zera kuva hasi gushika hejuru no dufuka umunwa.

Munzu y'amakoraniro yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru iherere neza neza kumugwa mukuru wa Gitega abantu bavube b'umihingo myinshi harimwo abagore abagabo abana abakuzi bambaye ugutandukanye ariko bakurikirana umigisha ariko abigisha ibijanye n'ibishakashatsi.

Ishirahamwe ry'ububaji ryitiriwe ja ku kivi ritumbereye neza na neza ku mutumba wa mukike mu ntara bujumbura bakora ibitanda ameza ububati n'ibindi kanatsinda rifise ibikoresho vy'ubuhinga bwa none umusumeno inyundo, umukasi.

Ikibanza ciza cane cagutse, kirimwo ivyatsi kurundi ruhande hateye amashurwe menshi yubwobo bwinshi, hirya gato hashashe amabuye hahagazemwo umuduga, uravye imbere cane ubona inzu igeretse gatandatu yubakishije amabuye kuva hasi gushika hejuru risize ibara ry'umuhondo.

Ikibanza c'amakoraniro gitumbereye neza mu gisagara ca Bujumbura mu gace ka Rohero ya mbere, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, impome zisize ibara ry'umuhondo, imiryango iratukura, hasi hakaba hashashe amabuye, ku bwogero hari isiku ryinshi cane bisa nkuko bahakora imisi yose.

Kw'ishure rya kaminuza nkuru ya Bujumbura, inyubako igeretse gatatu. Isize irangi ry'ibara ryera. Imbere hahagaze imiduga y'ubwoko butandukanye ifise amabara yera n'ayirabura. Ku rundi ruhande hari ibiti.

Ishure rya kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika igeretse incuro zitatu, ku mpome hasize utubara dukikamye tumanuka dutukura dusa n'urwatsi rubisi twera, musi hahagaze imiduga.

Mu kigo c'indorabigisha cyo mu kinama mu intara ya gujumbura mu cumba cy'ububiko ku mpome hasize ibara ry'umuhondo hasi hasize isima abagabo babiri bose bambaye ibikoresho byo kwikingira mu maso umwe muri bo afise igikoresho cy'o guteranya ibyuma mu minwe.

Kw'ishure ry'inderabigisha ryo ku mutangaremu ntarabujumbura ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba rigeretse gatatu risakaje amabati, imbere uhasanga amabuye ashashe hirya gato imiduga ihahagaze kurundi ruhande hari ibiti birebire.

Abanyishuri yo kuri kaminuza yo kumutanga bambaye impuzu zisa n'ubururu amarori nudukingira ku munwa bakaba, ariko bateranya ivyuma ku rundi ruhandero hasi hakaba hari ivyuma vyinshi bizinga zinze.

kw'ishure nderabigisha ry'i Ngozi uhasanga intebe zirabura zikikuje ameza yera zikoze ku buhinga buteye imbere ,hejuru hariko haka amatara urundi ruhande uhabona abagabo babiri umwe yambaye ishati y'ubururu uwundi yambaye agapira kirabura.

Kw'ishure nderabigisha, ry'i Ngozi, abanyeshure, bambaye impuzu z'amabara atandukanye, izirabura, izera, izitukura, izisa n'urwatsi rubisi, izisa n'ubururu, bariko bariga; bicaye ku ntebe, imbere hari umwigisha, ariko aravuga.

Kw'ishuri ryisumbue rya Rwibaga riri mu ntara ya Bujumbura, intebe nyinshi zibajwe mu giti zitonze imirongo ibiri, impome zisigishijwe ibara ryera imbere ku rubaho hariko ibara ryirabura, umuco mwinshi uzanana mw'idisha ryo hepfo.

Ikibanza ciza cane giteyemwo ivyatsi amashugwe n'ibiti birebire vy'ubwoko butandukanye bitotaye cane kurundi ruhande hari inzu igeretse kabiri isize ku ruhome ibara ryera isakaje amabati munsi hahagaze imiduga.

Kwishuri nderabigisha ryo ku Mutanga muntara ya Bujumbura, intebe n'ameza biragaragara, imbere kurubaho handitseko ivyandiko vyandikishije ibara ryera , hejuru kuruhome hashushanijeko amabara atukura n'ayera.

Umurima, utotahaye cane, w'ibigori n'ibiharage; hagati mu mirongo, hateye amateke, hamwe n'imyumbati; ku rundi ruhande, uhabona inzu, yubakijwe amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru, igeretse kabiri, isakaje amabati, arimwo utubara tw'ubururu.

Ishure nderabigisha ryo ku Mutanga riri mu ntara Bujumbura ikibanda c'ubw'iherero cubakijwe n'amatafari ahiye kuva si gushika hejuru umuryango usigishije ibara ryirabura ariko ivyandiko isigishije n'ibara ryera .

Kw’ishure ry'inderabigisha, ryo ku Mutanga, mu ntara ya Bujumbura, impome zubakishijwe n'amabuye, hasi hashashe amabuye, ikaba isakajwe n'amategura; ku rundi ruhande, hari ibiti, bitotahaye, vy'urwatsi rutoto, birebire.

Inzu y'ubwugamo isakajwe n'amabati ikaba irimwo isinzi ry'abantu benshi harimwo abahungu n'abakobwa baryohewe cane. Bambaye umwambaro wirabura bakaba baje gutora impapuro z'umusindo, bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye.

Kw'ishure ya kaminuza nkuru, ya Bujumbura, mu bubiko bw'ibitabo, hari abanyeshure bariko barigirayo; umwe, yambaye ishati, irimwo ibara ry'ubururu n'ibara ryera; uyundi, akaba ariko arasoma ibitabo.

Uruhome rurerure rwubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejeru, rusize ibara ryera, hasi hashashe isima imbere hariho indobo yagenewe gutamwo ibicafu isa n'umuhondo ku rundi ruhande hateye ubwatsi bwinshi butotahaye n'amashugwe maremare.

Ishure ry'indarabigisha, ryo ku Mutanga, riri mu ntara Bujumbura, rirateye igomwe cane; ryubatse ku buhinga, bwa kijambere; ku mpome, hasizeko amabara atandukanye; ayera, ayatukura, ayasa n'umuhondo; imbere hasi, hashashe amabuye, ku rundi ruhande, hateye amashurwe maremare, atotahaye cane.

Ivuriro rikuru rya Muramvya mu ntara ya Gitega, abaganga bambaye umwambaro wera n'udufuka umunwa, ivyo kwifuka birimwo amabara atukura n'ayubururu, iruhande hari akabati karimwo imiti y'ukuvura.

Ishure rya kaminuza nkuru y'i Bujumbura ritumbereye ku Mutanga rifise ikibanza kininiya cubatsemwo ikibuga c'umupira w'amaboko, inzu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize amabara yera, ifise imiryango itukura. Ku rundi ruhande hari ivyatsi vyiza cane.

Kw'ishure rya kaminuza nkuru ya Bujumbura mu kibanza c'ubushakashatsi abanyeshuri harimwo abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro wera n'udufuka umunwa bamwe baricaye abandi barahagaze, ku mpome hasize ibara ry'umuhondo, hejuru amatara ariko araka.

Ishurendera abigisha ryo mu kinama muntara gujumbura yubakijwe n'amatafari ahiye kuvaasi gushika hejuru hasi hasize ibara itukura uruhome rusize ibararyera ugiretse ko urubaho ruri ko impapuro zigerako isitandatu rsize amabara atandukanye.